Aure shagali na aure wato shi dai shagai na aure shagali ne da ake yin shi lokacin da aure ya taso in aure ya taso ana yin shagali sosai kamar hausawa yarbawa iyamirai arna kowa dai da kallan nasu shagali za'ayi shagali sosai kaman hausawa yanzu misali hausawa aure yazo aure ya taso toh in zasuyi shagali in zasuyi shagali hausawa a kasar hausa yanzu yanda zamani ya soya su kan yi kamu sa lalle kauyawa day duk suna yin shi sa lalle gaba ɗaya komai da komai duk abin da yakamata ace na al'ada ne suna yin shi toh shima suna sa shi ne a fannin shagali haka yarbawa idan nasu ya taso suma suna yin iya nasu kokarin dan su ka sun ƙawata bikin su a zuɓar da kuɗaɗe ayi rawa rawa ayi biki akwai gaisuwa da yarbawa suke yi na in antashi yin aure in an tashi yin aure akwai yanda suke yi suna yin nasu shagalin ta yanda in suka yi wa'en can ma qabilan zasu ce kai na su ya ɓirge wata kilan su ƙwaiƙwaya toh yanda hausawa suke yi kamn yanda hausawan zaria suke shagali haka suma hausawan kano suke yin shagali haka ma hausawan zamfara saidai ba kowani irin shagali bane hausawa na hausawan zamfara yake ɗaya da hausawan zaria ba iri ɗaya bane akwai abunda hausawan suke yi na zamfara wanda zaria basu yi shi akwai kum abunda hausawan zaria suke yi na zamfara basu yi nan dai kaman yanda muka gani hausawan nan yare na qibla ne suma suke yin nasu shagalin

Abunda ake nufi da aamm money cowries. Ana nufin wasu ƴan ƙananun abun nan ne ƴan ƙananun abubuwa ne da suke da ɓari biyu. Wanda ke amfani da su a matsayin kuɗaɗe. Wanda so tari masu aiki da wannan abu sun haɗa da kamar Afirika, eh, a a Asiya to wannan su suke amfani da shi. Wanda abun ya samo asali ne tun-tuni. Amma dai kamar yanzu ba ba a cika amfani da su ba saboda zamani ya sauya, kuma an yi canje-canje. An yi ca, sa, sauyi sosai to shi yasa ba koda yaushe ake samun sa ba, har ayi aiki da su. Kamar dai yadda muka gani a nan Wannan hoton shi ne ake nufi da money cowries. Nan su ne ga su nan in ka, in mun lura zamu ga basu da girma ƴan ƙananu ne kuma su na da shell haka, su na da shatu guda biyu a jikin su. To shi ake nufi da money cowries. Ana iya amfani da su a ƙasashe da dama ƙasashen waje, su suke amfani da su. Su na amfani dashi a matsayin kuɗi. A matsayin kuɗaɗe suke amfani dashi. Ga su nan waƴannan ƙasashen da suke amfani dashi sun haɗa da; Afirika.

Kuɗi da yano yin kalolinsu da kuma yanayin zanen su da suke ciki da kuma yanayin nawa ne wannan kuɗin. To a da an yi kuɗaɗe kuma kuɗi ya zo a iri daban-daban, akwai ƙwandala, akwai kwabo, akwai na takadda, aka zo aka yi na leda. Yanzun ɗi ma akwai na takadda kuma akwai na ledan. Amma me na takadda sun haɗa da; akwai dubu, akwai ɗari biyar, akwai ɗari biyu, akwai naira ɗari, su ne na takadda. Akasin na da wanda a cikin na le, a cikin ƙananun naira biyar, goma, ashirin, hamsin, akan sama na takadda. To amma yanzu yanayi ya sauya manyan mu sun zauna akan a sauya kuɗi. A sauya kalolin su, a sauya zanen su, da kuma yanayin takaddun, a maida su na leda. Zai ya zaman ɗari biyu ta na da hoton mu mutum a cikin shi, haka ɗari akwai hoton abubuwan da suke ciki, haka hamsin duk ga su nan barkatai. Kowanne da kalan nashi yanda idan ka gani aka miƙa maka naira biyar, ka san naira biyar za ka ga lamba a jiki, naira biyar ce kuma ga yanayin zanen ta ga yanayin zanen da aka yi mata. Haka goma, in an baka duk ka san yanayin yanda kowannne da kalan nashi zanen, sannan kuma akwai lambobin su. In goma ce, ka sani, in biyar ce, ka sani, in ɗari ce, ka sani. Kowanne dai.

Ƙararrawar tashi daga bacci. To ƙararrawar tashi daga bacci, wani ɗan ƙaramin agogo ne ɗan ƙarami wanda ake sa shi a gefen gado misali in ka kwanta bacci, kana son a tashe ka, za ka iya sa shi domin ya tashe ka. Ka seta shi iya lokacin da kake so in ka kwanta ya ya maka yayi ƙara, za ka seta akan wannan lokacin. To in ka seta shi da lokaci yayi, lokacin tashi na yi, zai buga, zai yi ƙara. To idan yayi wannan ƙarar sai ka gane cewa lokacin tashi yayi. Ana ijiye a ɗaki, ko ta ɓarayin gado a wurin da za ka kwanta. Ta yanda da ya kaɗa in da safe ne, za ka tashi. To yanzu kaman yanda muka gani a cikin hoton nan wannan an sa biyar da minti arba'in. Lokacin tashi kenan daga bacci. In mutum ya tashi daga bacci, idan ya ji ƙarar nan, shike nan. Ya san lokacin tashin shi yayi. Lokacin ne mutum zai tashi yayi abunda zai yi. Da zarar da zarar ka seta shi, ba ya ƙara koda mintuna kaɗan akai. Iya dai-dai lokacin da ka sa lokacin kake so to iya dai-dai wannan lokaci, zai kaɗa. Iya dai-dai wannan lokacin zai yi ƙara. Wanda ya na yin ƙarar nan shike nan sai ka tashi ka kashe, ko ya kashe kanshi. Wannan kenan!

Wajen ajiye mashina yauwa wurin packing ɗin mashina. To wurin packing na mutane, to da dama za mu ga cewa akwai inda idan ka je kayi packing ba'a ayin packin a wurin. Za ma ka gani sun rubuta akan cewa ba'a yin packing a wuri kaza, kar ayi packing. To mutane wasu akwai taurin kai ko me ke damun mutane, za ka ga, wuri yayi ya yarbatsai. Duk inda aka dama ayi packing ɗin mashin. Duk inda ka ga dama, ayi packing ɗin moto. Duk inda mutum ya ga dama, haka ya ke yi Wanda kuma ba dai, lallai bane saboda akwai masu bi ta gefen hanya, kuma ana taƙura su. Ta haka ne mutane idan suka zo yin packing ɗin nan in mutane sun zo wucewa za'a samu matsala, kodai a bige yaro, ko a bige ma babba. A bige wani to hakan be kamat ba. Mutane na yin complain su na kawo ƙorafe-ƙorafe. A san yanda ake tara tare hanya, a tare hanya ana tara mashina ana cika mutane a guri. To sai ma gwamnati, gwamnati ta tanadar da mutane inda ya kamata ace su rinƙa ije abun hawan su. Walau mashin ko mota sun yi packing ɗinta a inda ya kamata. To shi yasa mutane da dama su ke ganin cewa tare hanya, mashina su tare hanya ko abun hawa be kamata ba. Saboda ana samun matsaloli da dama.

Wurin, wurin packing ɗin motoci. Kamar yanda muka sani ne wurin packing ɗin motoci yanda mashin ya ke da wurin packing. to haka shi ma mota ana mai wurin packing, inda za'a ijiye. Amma kusan za'a ce anfi yi ma wurin packing ɗin mota. Wurin packing motoci anfi yin su, anfi yin wurin su akan wurin packing ɗin mashin saboda motoci sun fi tare hanya. A nan idan mun lura, gwamnati ta zo wurin al'umma ta na bayani akan cewa ba lallai bane ba dole bane ba kumai abu bane mai yiwuwa ace an tara ababen hawa akan hanya, akan titi sun tare hanya be kamata ba. Be kamata ace hakan na kasancewa ba koda yaushe hanya ana son a ganshi da kyau. Ba'a takura wannan ba, ba'a matse titi ba kowane wuri an yi shi yadda ya kamata mutane ba su samu matsatsi ba. To ya na da kyau ya kasance wuri in aka ce ba wurin packing bane, ana ma rubutawa. Akan rubuta, a rubuta nan wurin ba'a packing, ana sawa. To mutane, mutane sai suƙi bin doka ba sa bin doka, duk inda mutum ya ga dama zai ce bari yayi abun shi, ya ijiye, ai hanya ne. Kuma hanya ba na wani bane, ba na kowa bane, sai yayi abun da ya ga dama. To ba haka ake yi ba. Nan mutane sun tsaya ne su na saurare da masu ɗauka a waya da masu ƴan jarida. Kowanne sun tsaya su na ɗauka akan suji me gwamnati za ta yanke akan irin haka.

Duba?? mutum ne na wata ƙabila shine na kusan talatin da biyar a kan karagar mulki ya amsa mulki a lokacin da bayan rasuwan bayan mutuwar mahaifinshi ya hau karagan mulki ya hau karagan mulki ne a shekara ta 1888 zuwa 1897 to a lokacin da ya hau ya yi mulki iya mulki a kan karagar mahaifinsa tun lokacin da mahaifinsa ya bar duniya ya canza suna wanda ya koma?? wanda a ka fi sani da? fitowar rana ɗagawar rana ma'anar shi kenan?? ya samo asali ne daga sunan kakansa??? tun tasowar shi tun tasowar shi yake kallon yadda mahaifinsa yake gudanar da harkokin mulki tun yana ƙarami kenan to da ya taso yayi wayau bayan babanshi ya mutu sai ya hau kan kujerar mahaifinsa yana mulkan al'umma yana mulkansu wannan dai asalin shi asalin shi shi ɗan ƙabilar Ibo ne shi ɗan ƙabilar ne a ciki ya taso a ciki ya girma a ciki ya tadda iyayenshi

magudanar haɗa manja to kamar dai har kullum yanda muka sani cewa manja manja yana taka rawar gani a kan a wajen mutane manja abu ne mai kyau wanda mutane ko da yaushe suna son yin amfani da shi yana musu daɗi to manja an samo shi ne dai daga wurare mabanbanta ana samo manja akwai mai kyau akwai marar kyau wanda mutane su na ganin cewa mai kyau ana samun shi ta hanyoyi da dama ga garuruwa masu yin manja amma wasu da dama cikin mutane sukan ce manja ba koda yaushe su amfani da shi ba saboda yanada matsala matsalan da yake da shi in za'ayi aikin manja mutane na tattakawa taka shi ake yi da ƙafa inyamurai su ke wannan aikin to kuma dai gashi har ila yau shi ake ci shi ake amfani da shi shi ake komai da komai na harkar rayuwa shi ake amfani da shi wanda idan aka yi in aka yi za'a zo ana siya kuma a samu kuɗaɗe ma su dama to magudanar su na nan in da suke yi inda suke harkar ss ahh haɗa shi in suka haɗa tattakashin dai tabbas ake yi za'a hahhaɗa shi a ɗura shi a jarakuna ko galan galan mutane su ta siya su na amfani da shi dan wasu su kan ce sun fi son manjan akan mai sun fi son shi ya fi mu su amfani ya fi mu su komai ya na musu daɗin aiki akasin man gyaɗa to tabbas ba kowa dai yake amfani da shi ba dan wani sai ya daɗe ma bai ga manjan ba

Tsohon ginin ƙasa tsohon ginin ƙasa uhm hmm in aka ce tsohon ginin ƙasa mutane zasu ga kamar irin ƙauye su kaɗai suke wannan gine gine to ba haka ba ne tsohon gini na ƙasa gida ne gini ne wanda tabbas an fi samun shi dai kusan a ƙauyaku anfi samun shi a wurin kuma gini ne da yana da kyau yana da matuƙar tasiri wanda idan ka zauna a cikin shi zaka ji daɗin rayuwa sosai a wurin? zaka ji daɗin rayuwa a wurin zaka yi rayuwanka yanda kake so tso uh uhm tsohon gini kenan? tsohon gini na ƙasa to mutane? mutane suna ganin cewa masu rayuwa a gurin kaman basu mori rayuwa ba wanda kuman ba haka bane ba wai basu mori rayuwa bane a a rayuwan wurin nnada kwanciyan hankali suna da samun mu'amala mai kyau Tsa tsakanin su da mutane nna samun rayuwa mai kyau mai inganci sannan ba wani tashin tashina hankali a kwance ba rigima tsakaninsu da wasu komai nasu ma sha Allah haka suke rayuwa to wannan wannan tsohon gi na ƙasa ya samo asali tun tasowan ƙauyaku da ai ba'a san gini na gini na bulo ba ba'a san gini na bulo ba shi aka sani da zamani ne ya zo aka sauya a ke yin na ake yin na bulo ayi siminti a gyara gida amma asali wannan gini na ƙasa shi aka sani ginin zamani gini na ƙauye dan kusan ma in aka ma mutum sai a ga cewa ya fito daga babban wuri

tsohon gini? na tarihi gini ne wanda zamu ga cewa babban gini ne za'a yi ƙatoton gini in aka yi ƙaton gini za a ga cewa gine ginen sun kasance tsofaffi wa inda sukayi rayuwa a cikin shi sun daɗe da mutuwa wasu duk ba bu su gini ne wanda in gininnan zai shekara zai shekara talatin baza kaga ya tsage ba tsohon gini ne daɗaɗɗe saboda mu a yanzun in akayi gini a yanzun zaka ga cewa gininnan in aka yi shi ba jimawa yake yi ya daɗe ba sai kaga anfara samun matsala ya fara tsaga ya na tsagewa kamar irin zai zai wannan zai rushe haka wanda kuma ba rushewa ba ne amma zamu ga cewa gini ne wanda idan akayi matsa mai to za'a sami babban matsala to amma irin gine ginennan tsofaffin gini ne amma kuma daɗewa dan kafin kaga tsaga a jikin shi sai ya kwashi lokuta da dama tukunna zaka ga daɗewan shi zaka ga cewa gini ne wanda an daɗe da yi amma ba alamar rushewa tsofaffin gini ne na bene ana yin na bene ana yin na ƙasa duka to amma a jikin wannan hoto a jikin wannan hoto mun ga cewa amman gini ne na bene akwai a ƙasa akwai a sama gini ne na sama da ƙasa amma kuma gashi nan wa inda suke rayuwa a cikin shi kaga har shanya suke yi suyi aikin duk da ya kamata na yau da kullum babu ruwansu ba alaman kana fargaba cewa gini zai zubo ko zai rushe duk babu wannan wannan kenan sannan shi tsohon gini tsohon gini irin wannan ba wai irin na ƙasa ba ne a'a na zamani ne amma kuma zamanin yazo ss irin gine ginen ss anyi su ne a farko a farkon zamani farkon lokaci lokacin da aka samu sauyi to ire iren lokacin aka yi su yawwa

? uhmm sananne ne a cikin mawaƙa sananne ne a cikin mawaƙa na Nigeriya ya daɗe yana kaɗe kaɗe da raye raye ya daɗe yana yi kuma sananne ne an sanshi sosai to ya zama na in yana yi mutane na taruwa suyi ta sauraron shi suna sauraron shi sannan kuma baida baida ƙyashi za'a ce ko nuna hassada akan duk wani abu wanda ya nuna yana so to yana da lokacin da zai taimaka mai akan ya koya har ya iya shi wannan abu da yake kaɗawa ya kasan ce kamar jita ba jita ba kuma ya kasance kamar jita yana kaɗawa zai kaɗa in ya kaɗa shi saboda tsabar jin dadin yanda aikin shi ya kasance ya kasance yana aiki tuƙuru gashi dai babban mutum babban mutum masani amma kuma waƙw waƙe da kaɗe kaɗe su ne abinnan din shi sana'an shi dan ya dade yana yi sosai kuma sananne ne a cikin mawaƙa na Najeriya an san shi ya yi suna ya daɗe yana aiki yayi suna sosai sannan lokacin da zai fara uhm waƙa da kaɗe kaɗe mutane da sukan ga cewa kamar bazai iya ba bazai iya ba to shi yakan ce sa kai ne akan in ka so ka koyi abu za ka koya sa kai ne ba sai wai ka zauna ka ce sai abu yazo ya same ka ba yakan ce aiki tuƙuru yana sa mutum in koya zai yi ya koya haka aiki tuƙuru yana sa mutum idan dai da shi ya tashi ya nema nashi kenan to wannan abu da zai koya da yake yi yake koyar da ma wasu yana yi ne domin su ƙaru a ƙaru da juna shima ya ƙaru ya iya ya koya ma wani an zama ɗaya kenan ya koyar an iya ya samu riba a kai shima wanda ya koya kuma ya iya wannan kenan

madafa na waje na tsakar gida wato ita madafa wuri ne? cewa ana girki ana abincin yau da gobe? girka anan wurin wasu ma har su ci anan su ci su sha duk a wurin wuri ne yanzu zamani yazo cewa a wuri ahh ɗaki ake yin madafa a nan ake madafa ba irin na da ba to su mutanen da basu san ma meye madafa ba basu san meye madafa ba a waje suke yin harkokin su suke yin dafe dafen duk da zasu yi to yanzu zamani ya sauya waje ma ba'a yi sai dai a shiga cikin ɗaki ayi ko kuma kaga cewa an killace musu wurin da an killace musu wurin da suke yi suke dafe dafenna su to su mutanen da basu san wannan ba basu san ani abu wai shi ana yin madafa daban ba basu sani ba su dai abin da suka sani in sun tashi za su fito waje za su fito waje wasu ma har ƙofar gida kaman 'yan ƙauye haka su na iya fita waje a waje suke yin za su iya ɗora tukunya a nan za su iya yi anan to amma yanzu sauyin yanayi ya zo in aka tashi in aka tashi yin girki za ka ga cewa madafar na ɗaki ba kowa ma ya san cewa ka fito uhumm kai ɗora girki ka ɗora ko baka ɗora ba ko ya ya ba wanda yasan abin da ka ke yi saboda madafan ya kasan ce a cikin ɗaki madafan ya kasance a cikin ɗaki ake yi yanzu ba a waje ba a wajenma ai ba madafa ake yi ba ba madafan ake yi ba a a wuri ake samu kawai a keɓe a ce nan bari za'ayi ka za nan za'ayi girki a wurin to kaman yanda muka gani a nan kwanika za'a tara a ijiye yanda ba sai an tashi an ce bari a ɗauko ka za duk da dai ga yara za suy amma kuma ba sai mutum ya tashi ya ce bari a ɗauko wannan a ɗauko wannan ba to shi kaman yanda mu ka sani madafa na waje zamu iya sa shi a jerin ahh tsohon ya yi tsohon ya yi kenan wanda muka sani cewa madafa na ɗaki yanzun da ake yi shine kuma sabon ya yi wanda mutane suka fito da shi suka ƙirƙiro da shi za'ayi madafa a ɗaki amma madafa na waje za'ayi ta sa shi a jerin na na da abu ne wanda da ake amfani da shi da ake yi to yanzu lokaci ya sauya zamani ya zo wanda mutane da dama sun fahimci cewa yin madafa a cikin ɗaki shi yafi komai kwanciyan hankali da samun nutsuwa a wurin mutane amma yin na wajennan baida amfani ko kaɗan

fada fada shu shugaba dakuma mutane kamar yanda muka sani akowani kowani fada kowani fada akwai sarki akwai hadimanta akwai sarkin fada akwai Waziri da dai sauransu to kamar yanda muka sanine aduk lokacin da sarki zai fito fadawa zasu mai kirari zasu mai iso zasu mai iso ya fito fada in yafito ya zauna in yafito ya zauna akan kujera zasu kareshi harsai ya samu wuri ya zauna su rufeshi sannan su duka suyi gaisuwa suyi kirari sannan mutane suma suyi nasu sannan sai a fara korafe korafe masu kara masu kawo gaisuwa kowa yayi nashi wannan shi ake kira da fada shi ake kira fadan mutane da kuma mutane dah sarakuna da alumma to kaman yanda muka sanine akowace irin fada akwai yanayin yanda suke gudanarda harko harkokinsu suna gudanarda irin nasu harkokin hausawa akwai yanda suke gudanarda nasu yarbawa akwai yanda suke gudanarda nasu kowane akwai yanda suke gudanarda nasu in suka tashi gudanarda nasu ba irin na hausawa bane yarbawa ba irin na hausawa ba yarbawa ba irin na ibo ba haka suma ibo ba irin namu ba na hausawa da yanda suke yi inyamurai ma haka kowanne da kallan nasu in antashi zaayi miko gaisuwa ayi kirari abada abinda aka kawo wanda fadawa fadawa su suke karba in suka karba yah zasu ansa ace an ba sarki na godiya ah

Miƙiawar gaisuwa gaisuwa a wurin oba kaman yadda muka sani oba, idan akace shi oba shi shi shugaba kenan ake nufi toh oba ana mika mishi gaisuwa ta hanya daban daban ya dangata da irin yanayin ƙabilar yanayin ƙabilar da kuma yanayin yanda aladarsu take toh yanayin yanda aladarsu take ana zamuga cewa in za a mika ma shugaba gaisuwa ana mika ma shugaba gaisuwa ta hanya zuƙunnawa, ta hanya wasu ma kwantawa suke yi, wasu sujjada, babu yanda baye kasancewa ,kawai da ya danganta ne da irin ƙabilar da suka gudanar da irin wadannan toh in ƙabilar ya kasance, ga irin ydda sukeyi, dole in akazo mika wa oba gaisuwar wato shugaba kenan, idan akazo miƙa mia in duƙawa sukeyi za a duƙa, idan kwantawa si sukeyi zasu kwanta ya dai danganta da yanda sukeyi kuma ana mika ma oba gaisuwa lokacin aure lokacin mutuwa, lokacinnn ahhh hauhuwa da ana miƙa mishi gaisuwa a matsayin shi na shugaba wadannan bangarori wadannan bangarori sun kasance kowanne da inna yanda suke gudanar da nasu kamar yadda abaya nayi bayani nayi bayani abaya nayi bayani abaya cewa yarbawa da kalan nasu um hausawa ma da kala nasu igbo iyamurai duk wanne da kalan nasu, duk yande suke yi haka akai yi a mika gaisuwa ta hanya daban daban ta hanya daban daban ana iya karban gaisuwa a gaida oba shugaba kenan. A duk inda mukayi ance shugabar ance oba toh ana nufin ana nufin shugaba kenan ana nufin shugaba toh in akace mikawa oba gaisuwa ana nufin mikawa shugabar gaisuwa kenan toh shiyasa yarbawa da kala nasu suma hausawa da kala nasu, hausawa idan zasuyi irin nasu gaisuwa basa duƙawa wasu sukan dan duƙa kadan amma ba irin ace a kwanta ko ayi kneeling ba asa gwiwowi a ƙasa ko a sunƙwiya duk ba irin wannan sukeyi ba suna yin nasu a tsaye, wasu kuma ayi ba kadan ba dayawa ba

shi dai wannan Dutsen Osusu da irin ya zago tun daga tin daga edo state edo state daga nan yafara har zuwa ga chan um um baina a da cutar tsakanin kogi state da edo to kuma wannan wannan dutse na osusu mutane na hawan shi suna iya hawa irribu set yana a cikin lokaci da da akaga cewa dutsen na nannan sai mutane sin hau to wannan dutse shi ne na osusu ya tahallakane tin tin tin ya samo asali tin tini mazauna wajen sunce dik awurin suka tarda wannan dutse awurin suka san dutsen tin zuwa zuwansu wannan wuri anan suka sanshi kuma a hakan nan suka ganshi kuma sannan dik da haka a haka mutane ke zama a wurin ba wata matsala da taba samin su ba wani abu da ya taba saminsu wannan kenan dutsen osusu kenan sanan akwai wurari idan wurarin dan idan ka je zaka iya gan zaka iya hango wannna duste zaka hango wurin musaman ace daga inda kake zaka um zayake iyaye mai nisa haka to zaka iya riskan wannan dutse awurin kaman yanda muma muke da dutsina anan haka suma can kogi ammmm edo state yana da nashi to sai dai kowani dutse ba iri daya bane nan kasan daban na nan kasan daban to dutsen osusu dutse ne wanda mutane ke san hawan shi su hau su yi rayiwa suyi komai da komai anan wurin.

Um wani wuri ne me ban tsoro da akeyin bauta a ciki kaman a bauta ma wasu gumaka wasu gumaka a bauta musu to wuri ne me ban tsoro inda anan mutane suke zuwa suyi bauta a bauta ma gunki a bauta ma um dabbobi a bauta ma gumaka komai da komai dai. Yanada ban tsoro sannan ayi sadaukarwan sadaukarwa a wurin duk anayi shine shrine wato wuri ne wanda ya samo gunki ne aka ijiye anan kusa gashinan wurin shiga gumaka ne kai da ka kalli wurin kasan cewa wannan wuri wuri ne me haɗari yanada mutuƙar ban tsoro wurin yanada ban tsoro wurin ba kamar kowanne wurin abin bauta ba to shi wannan wuri masu bauta a ciki masu bauta a ciki sun daɗe suna amfani dashi a cikin tasowan iyayen su da kakanni duk anan sukeyi shiyasa ya kasance wuri me mutuƙar ban tsoro sabida yanzun bama ko ina anfi yin nasu China sunfi yin dai waƴannan sunfi yin wannan wurare kaman su China sunfi yin aiki da wannan wurare ace za ai sadaukarwa a wurin to sune masu irin wannan amma ɓangarori da dama ba kowanne ɓangare bane kowanne abinnan suke amfani dashi.

Baccin yara zamuyi bacci wato a duk lokacin daka samu kanka ,kanaso ka huta, iyaye suna son su huta, suna buƙatar su samu hutu to sai kaga cewa yara a lokacin suke rigima basa nan suyi bacci ko su bar iyayen nasu su huta su samu bacci to nan ana maganan in har yaro yana da wannan akwai lokacin da zaka yaro ya samu bacci shi kaɗai ba tare da wani damuwa ba, hankali kwance yaro ya sha baccin shi to hakan ne yake da kyau, hakan na mutuƙar kyau yanada amfani sannan yana da kyau a samu yara su rinƙa yin bacci isashshe domin ƙwaƙwalwarsu ta samu wani abu dai na daban to yanada matuƙar kyau, yanada amfani ace idan yaro zaiyi bacci,a kula sosai da baccin da zaiyi a bashi mahimmanci sosai saboda bacci abu ne me kyau, wanda ya kamata ace yaro ya samu yayi ƙwaƙwalwarshi zata zaunu zata huta sannan zatai aiki koda yaushe sannan yanada kyau koda yaushe in yaro ya kwanta to ya zamana idan dakwai me tashin shi a wurin ya zamana an tashi yara a wurin ba yara ba mugun wasa sannan kuma babu hayaniyan kowa wanda ze tashe shi, ze sa ya tashi daga wannan baccin shiyasa yana da kyau in za ayi bacci kamar yanda babba in zeyi bacci ya samu wuri keɓantacce yayi baccin shi to haka shima yaro ake so yasa a samar mai wuri me kyau wurin da zai sha iska wurin da zeji daɗi ye baccin shi to a irin wannan yanayi na yanzu da ake ciki yanayi na yanzun in lokacin zafi ne in lokacin zafi ne za a iya saman mishi fanka a ɗan kunna mishi na dai-dai yanda ze iya sha in lokacin sanyi ne shima haka yanayin yanda ze iya abinnan ɗinshi ba tare da ya mishi illa ba saboda haka baccin yara na da matuƙar kyau, ta idan suka yine suma iyayen zasu samu suyi nasu baccin hankali kwance amma idan ya zamana yara basuyi bacci ba, to kaima iyaye kuma iyaye bazaku taɓa samu kuyi baccin nan ba dole kuna fargaba akan ta yaya ta yaya za kai baccin nan.

Masu gyaran titi shara akan titi???? mutane na ɗauka cewa, shara kan titi ba sana'a bace kuma ba abu bane me kyau wanda kum kuma basu san cewa aikin shara wanda gwamnati take rabawa al'umma suyi abune me matuƙar kyau ba saboda wani dashi yake samu yaci wani da shi yake samu yaci ya nemi halaliyan shine batare da ya jira wani ya ɗauka, ya bashi ba? yafi zaman banza ace mutum koda yaushe sai dai ya zauna sai abinda aka ɗauko aka bashi to wannan shara da sukeyi ba ƙasƙanci bane temako ne akwai waƴanda dashi suka dogara da aikin nan suka dogara na kai kawo da safe zasu fita suyi sharan su su dawo kuma sannan akwai unifam ɗin da ake sawa akwai unifam da ake basu wanda zasu sa su fita aikin nsu, suyi su dawo.In wata yayi a biya su to aiki ne wanda zaka temaki kanka ka temaki ƴan uwanka ba aiki bane na wulaƙanci ba aiki bane na rashin dogaro da kai a'a aiki ne wanda zaka temaki kanka sannan ba ƙasƙantaccen aiki bane ga duk wanda yasan me yakeyi a halin rayuwar nan ba zai zauna se an ɗauka an bashi ba sannan bazai zauna ace koda yaushe se yayi jira an ɗauka an bashi ko dai a baka ko a hana ka to ai hakan beyi ba shiyasa koda yaushe yake dakyau mutum ya kasance yana dogara da kanshi yana neman abinda zai tafiyar da rayuwanshi da kyau ya tafiyar da rayuwan ƴaƴanshi da kowa wanda ya jiɓance shi makusancin shi anan in mun lura mace ce take sharan shiyasa nace mata ana ganin ƙasƙanci ne a garesu suyi wannan aiki na shara wanda kuma ba haka bane ba ƙasƙanci bane tsabar dogaro da kai ne da kuma neman abin yi da son ka samu naka shi duk ya jawo waƴannan musamman yanzu da rayuwa ta sauya ana cikin yanayi wata an barta da marayu ƴaƴa to ya zatayi in bata fita ta nema ba to amma mutane se aga cewa a'a tsabar haɗama ne da babakere duk ya kawo wannan wanda kuma ba haka bane.In tazo tace mutane su temaka mata ta ina za a fara temaka mata mutane baza suyi ba

Gida masu Gidaje masu bukka su ne ake kira da haka to su wannan gidaje zamuga gidaje ne masu kyau suna da kyau a ido sannan sunada dadin zama sannan ba kamar kowane ba kamar kowane gida da muka sani ba munsan akwai gidan kasa akwai gidan blo Gidaje dai da dama. duk akwai su To gida na bukka, gidane wanda idan aka tashi za'ayi shi jinkinshi, jiikn gidan zai kasance ko na kasa, rfin gidan baza ayi shi na filin yanda akeyi ba zaiga cewa abun burgewa ne abun burgewa ne kuma in mun lura gidan za'ayi jikinshi irin na blo, saidai blo blon zai iya kasancewa odai kodai blo ne na sumunti na amani, ko kuma ya kasance blo na kasa to amma koma dai yayane yana kasancewa ne gini me kyau kuma wanda za'a taba, aji cewa baza aso a bar gidannan ba saboda haka mutane sunason sunason kasancewa a ire-iren wa'innan wurare suyi rayuwa aciki suji irin kalar rayuwan da mutane sukeyi. Amma fa da gaske akwai wa''inda su wannan bai burgesu. Bai burgesu. Ba kowa bane irin, yake burgeshinnnan, dan zaiga kamar cewa ai wannan, wulaqantaccen wuri ne wulaqantaccen wuri ne bayan wata kila ma mutum nan ne tsatson shi, bai sani ba.

malami a cikin aji toh malami a cikn aji malami ana so ya kasance a ko da yaushe cikin aji yana yi ma dalibai abinda ya kamata yana koyar dasu yana basu karatu sannan ya musu rubutun da ya kamata akan kowane kalan darasi akwae malaman da idan suka shiga aji ba abinda ya kamata suke yi ba kamar misali ace makarantun gwamnati da makarantun gwamnati ni a nawa ina ganin cewa makarantar gwamnati ba tayin abinda ya kamata wadanda dai basa yin abinda ya kamata basa yin amma makarantu na kudi dik yadda hali ya yiwu dik yadda za ayi suna kamanta kokari akan su ga cewa sun koyar da dalibai abinda yake wajibi yake hakki akan su amma a zamanin yau makarantun gwamnati sun kasance basa koyarwa yadda ya kamata sai kaga yaro a aji biyar amma ka tambaye shi sunan shi simple english english dan kadan turanci dan kadan yayi maka bazai iya ba spelling kadan bazai iya ba tom shi yasa makarantun gwamnati nake ganin cewa gaskiya basa yin abinda ya kamata amma makarantun kudi su ban sani ba ko dan ko da yaushe masu makarantan suna bibiya ne akai shi yasa amma yana da kyau ace an samar da makaratun gwamnati da karatu mai kyau dan ya kamata ma ace an samu ma ilimi mai yawa akasin na makaratun kudi an fi san a ga na gwamnati ya kasance yafi toh amma ba haka bane toh malami ya kamata a koda yaushe idan yana da dalibai ya rinka yin abinda ya kamata ya koyar da dalibai yanda ya kamata yasa ido me dalibi yake yi yasa ido me mai dalibai suke yi suna rubutu ko basa yi suna cin abu ko basa yi dik yasa ido a har wannan malami ya kamata yayi ba wai a kama yara ko da yaushe karatu ba a a kwakwalwa shi ma akwae lokacin da ta kan huta haka su ma malaman su dan sami hutu na lokaci toh daga nan ne karatun zai yi kwari kuma zasu fahimta sannan har suyi gane abinda ake nufi akan wannan darasin kuma wannan ya kasance akan yara ana san yara su ya kamata ace ana kula dasu irin haka

alkinta lokaci alkinta lokaci ko in ce tattala lokaci har kullum dai akan abinda nake magana shine lokaci ya kamata ace muna bashi mahimmanci dik abinda mutum zai yi ya sani cewa lokaci yana da kyau lokaci yana da mahimmanci lokaci yana da amfani a gare shi ba ya zamana cewa ko da yaushe kai baka dauki lokaci a bakin komai ba baka maida lokaci akan komai ba baka dauki lokaci da mahimmanci ba baka damu ba toh hakan ba dai dai bane domin kuwa lokaci in ya subuce shikenan kafin ka kara samun wani lokacin da zakayi amfani da damar ka da kwai aiki in ya zamana kasa lokaci zanyi abu kaza toh ya kasance da wannan lokacin abin yayi kar kayi wasa dashi kar kayi wasa da damar ka kayi abinda ya kamata kayi aiki tukuru sosai da sosai yana da kyau dik abin nan din da zakayi ka sa mai lokaci in ma ka sa mai lokacin zaka ga kamar baka sa ba da abin yazo nan da nan sai kaga ya kasance, toh shi sama lokaci ka sama abu lokaci yana da kyau kuma abu ne mai mahimmanci wanda ya kamata ace mutane sun dauke shi da mahimmanci duk da dai akan dauka da mahimmancin amma ba kowa ba sannan kuma ba.

kitso na zamani uhm aka ce gyaran kai a gyara kai yana da kyau mata su gyara kai ayi maka na zamani me kyau toh amma ynxun akwai gyararrakin kan yanxu da ake yi wadanda zaka ga cewa suna da kyau suna daukar hankali ana sa su a waya a tuttura wata ma in ta tashi gyaran kan in taje zata ce a mata irin wannan saboda suna da kyau suna da matukar kyau gyaran su akwai wahala kuma ana kashe kudi toh shi irin wannan a dik lokacin da mace taje za ayi mata gyaran kai ta kan tafi da kudade ta kan tafi da kudi domin ayi mata sannan da akwai shaguna ma da suke yin shagunan da suke yin irin gyararrakin nan suna yi ba tare da mutum ya sha wahalar neman inda zai samu ba mutum zai iya zuwa shago a mai zai iya zuwa gidan mutane ayi mishi ba inda in yaje bazai samu ba saboda haka yana da kyau ace mata suna gyara kan su suna samu su gyara kan su suyi kitso mai kyau suyi saloon su wanke shi suyi tsafta su tsaftace shi dik yana da kyau har yara ma ana iya yi ma wa anayi ma yara su ma ana iya yi musu su ma a gyara musu yayi kyau ayi musu kitso na zamani yayi kyau

idan akace dambe dambe na zamani ana yi wannan dambe ana yin shi ne a fili kaman ahaɗa mutun biyu su yi ta dukan juna suna dambe suna dukan juna har sai ɗaya ya kada ɗaya to idan ɗaya ya kada ɗaya an ne za'a fidda gwani in ɗaya yada ɗaya wanda aka kayar ɗin toh anci shi shi ne dambe kuma wannan dambe ana yin shi ne idan akatara mutane za’ayi tamusu kirari ana dai ɗan gidan wane ɗan gidan wane jika kan wane babu gwanin su sai kai ayi ta musu kirari kirari kirari kamar mene ayi ta musu to wannan kirarin da’a ke musa ji suke yi kansu na kara fasuwa har sai ta kai ga ɗaya yayi nasara to idan mutun yayi nasara ji ake shi ne ke yi shi ne ɗaya tamkar ga dubu babu wanda ya taura sai shi babu wanda sai shi to anan zai samu arziƙi zai samu ƙuɗaɗe masu ɗumbin yawa wanda za a bashi a bashi inda shugaba awurin ko babban gari babbar shugaban gari zai bashi babban kyauta zai bashi babban kyauta kusam ma dai an maida abun sana'a sana'a ce agare su damba ne za'a sa za’a sa tafunan hannu dan kada suji rauni ai ta du kan juna anyi ta wannan kenan daga nanne sai a fidda wandaya ci tara akan ɗaya.

Saka hannu wajan shan ruwa yara suyi anfani da hannu wajan shan ruwa aji kin fanfo bai kamata ba abu ne wanda bai dace ace yara kananu su ta saka hannu suna an fani da hanu ta tare ba ki suna shan ruwa ba kamata ba abu ne wanda bai kamata ba dalili anan shine lokacin da kake shan ruwa su tare hannu kana shan ruwa ajikin wa ta kila ba ka ga dattin da ya ke shiga yake fitowa daga ciki famfon ba ba kagani ba to idan ka haɗiye dashi cuta yake ke zama wanda su yaran basu sani ba basu san da haka ba shiyasa yanada kyau sai dai ka ɗebi ruwa ai cikin kofi ka kai ba kin ka akasin ka saka hannu ka tara da hannu kana sha bai kama taba yara ke yin irin wannan ɗabi'a wanda ya kamata ace an nusar dasu an nuna musu ka ba daidai bane tare hannu a bakin fomfo ka kafa kai kana shaka baka san me zaka zu ƙo ba in ba ka san me zaka sha ba kuma na iya kamuwa da cututtuka da dama ta wannan hanya sakamakon shan ruwa da akeyi ajikin famfo da hannu kuma za'a lura da cewa yara in tsuna taf fiya ne a cikin unguwa su samu famfo ko a ina famfo yake suna tare hannu ne anan suce bari su sha batare da sunyi la'akari da wurin da yake famfo ya keba dake aiki a wurin ba sa duba wannan su kawai kokarin su su sha ruwa to wannan ruwan idan suka sha shi datti yana fitowa zasu iya haɗiyewa ba tare da ba tare da su sun kawo wani abu ba kuma ba tareda su sani ba ya kamata a kiyaye.

Masana'anta ta kauye ta kauye wato kasuwar kauye in aka ce kasuwar kauye ana nufin wani dan karamin kasuwa, yar karaman kasuwa da ke cikin kauyaku ba wai iya yan kauye bane, su ke kasancewa a cikin wannan wannan kasuwa ah ah hata yan birni su na shiga ciki, cikin kasuwan su je su yi, duk wata siyaya da su ka san za su iya samun kayayaki anan sannan kasuwar kauye, ta na kasancewa akwai abubuwan da a birnin ma sai an binchika sai an binchika tukunna za a iya samun su toh kasuwar kauye, ta na da mutukar mahimanci ga rayuwa saboda duk wani abu da mutum zai nima a cikin birni, zai iya samun shi a cikin kasuwanni na kauye kuma sai ya samu a farashi mai sauki zai iya samun su a ka san na cikin kasuwannin birni za ka samu cikin kasuwa guda daya, idan ka je siyan tomatur ba za ka same shi kamar yada za ka samu a cikin kasuwan kauye ba, da sauki sai dai ya kasance na cikin kasuwan birni ya fi tsada ama na cikin kasuwan kauye kuwa sai ka samu akwai arha sannan gashi mai kyau toh kamar yada muka gani a wannan hoto kasuwa ce gashinan kamar ayaba ne su ka sa ake ta siyar wa mutane kala kala sun shigo cikin kasuwa wannan ya saida wannan wannan ya siya da ga wurin wannan har sai kowa, kowa ya saida na shi sannan ya kan kasance ya kan kasance a cikin kasuwa sa ka gan in mutum ya shiga cikin kasuwar, ta na ci ne akwai wanda ta ke ci monday ranar litinin akwai wada ta ke ci laraba kadai

Tashi da ga barci farkawa da ga barci a yanzun zamani ya zo da abubuwa da dama wanda za mu gan cewa idan mutum ya tashi, tashi da ga baci in zai farka akwai alarm in da mutum ya ke saka wa wanda zai tashe shi da ga baci idan ya qadda in ka sa shi ne a garfe biyar misali za ka tashi toh da biyar ta yi alarm in zai qadda alarm in, in ya buga shi kenan toh ka san lokacin tashin ka yayi wani ma alarm in sai ka tashi da kan ka dan kan ka ka kashe shi, tukunna zai kasu wani kuma ba dole ba ne, sai ka kashe shi, da kan shi zai kashe kan shi toh in mutum ya tashi da ga barci zai ji jikin shi yayi weak sannan wani ya na ma tashi da ga barcin kamar da alaman bacin rai a tattare da shi eh abubuwa ne ma kamanta haka toh idan mutum ya tashi da ga barci, ya na da kyau ya fara wanke baki tukunna kafin yayi komai wata kilan, in ya yi haka zai samu wani dan dama daman a tattare da shi toh shi farkawa da ga barci wani abu ne, da mutum ya ke cikin godiya na Allah zai gode ma Allah da ya kwantar da shi, ya sa, ya yi barci ya kuma tashe shi godiya ya kamata mutum ya yi toh ama, mutane da dama wasu ba su san haka ba wasu ba su fahimci ya abun ya ke ba toh ya kamata a ce in mutum zai farka, ko kuma in ka na so ka farka a wani lokaci ya kamata mutum ya sa alarm a wa waya ko kuma ya ajiye dan agogon nan da ake amfani da shi na alarm ya iya tashi in ya yi niyan

Alarm in tashi daga baci kamar yanda muka ce alarm in tashi daga baci, alarm ne da ake kunna shi ake saitawa ya tashi mutum a lokacin da mutum ya ke son ya tashi wannan dan agogo ne da zamu gani cewa an yi shi ne dan na ijewa a gefan a gefan gado wanda da ka danna shi in ka saita ka sa shabiyu inda a nan za mu gan ya sa garfe biyar da arba'in mutum ke san ya tashi toh da wannan lokacin ya buga ya na bugawa kai ka san ei lokacin tashi na ya yi lokacin tashin ka baci ya yi ya na bugawa ka sani kuma dole akwai, in ba dai mutum ya na da nauyin baci ba ta yaya alarm zai yi kara ma ba tattare da ka ji ba toh ya kan kasance, mutum da ya ji zai tashi, ze yi maza ya tashi da ga baci ya san cewa, lokacin tashi yayi duk abun da za ka yi, sai ka tashi ka yi a lokacin sa'annan kuma mutum ya na iya sa duk lokacin da ya gan dama na tashi, hata da rana akwai wa'en da, da dama su kan manta abun da za su yi sai da alarm in nan shi ne zai taimaka musu ya kan taimaka wajen ganin cewa ya na buga wa ka san cewa, akwai abun da za ka yi a lokacin kuma ya na buga wa ka san da abun da za ka yi kawai fara abun ka za ka yi shiyasa ma mutane su kan gan cewa dole ne ka yi amfani da shi wasu su kan sa a waya, wasu kuma wannan dai dan agogon ya na kilit kilit kilit shikenan ka san akwai ma'anan shi lokacin tashi ne shiyasa wannan da ya tashi, sai ya ijeye shi a gefan gado ya san da lokaci kaza ya yi toh lokacin tashi ne yayi da ga baci zai tashi wannan kenan

Asalama alaikum, rahamatullahi ma barakatu wato ita hanya irin haka hanya ce doguwa kuma sannan a irin hanyan nan akan same shi ne, kaman waje ne haka kaman daji daji haka da kuma fadama zan ce haka, kaman fadama dai haka ko rafi hanya ce doguwa wanda inda sakamakon ta na da tsayi toh wani iban, idan zai je, zai bi hanyar zai tafi ne da sauri sosai sakamakon tsayin hanyan ya dai danganta ne wani kuma zai tafi a hankali ne ai ya dai danganta ama hanyan da take da tsawo ne da daji daji haka ga rafi haka a wajen ya kasance idan za ka je irin wannan waje wani, be zai so ya tafi ma shi kadai ba saboda tsayin hanyan sosai sai ya nimi abokin tafiya a tare da shi saboda ka san doguwan hanya hanya ne mai tsawo za ka dan dadde ka na tafiya a cikin shi wanda mutum zai dan bukance abokin tafiya sakamakon tsawon hanya saboda ka dan nima abokin hira haka a tare da kai wani kuma ba zai nima wani abun nan ba indai mutum ya na so ya kai mu inda zai je ya kai mu inda zai je wani zai nimi abokin tafiya wani kuma ba zai nima ba saboda ya na so ya yi sauri ta hanyar da babu hanyar da babu abokin tafiya, ka na tafiya kai kadai in ka na sauri, wani ba zai nimi abokin tafiya ba ama hanyan doguwa ne wanda gaskiya, kila ma wani zai iya bukatan abokin tafiya saboda nisan hanya kuma inda da dan daji daji a wajen wani zai bukace abokin tafiya, wani ma zai dan ji tsoron bin hanyan sakamako wajen ya kasance kamar abun nan ne kaman daji daji toh wannan kenan ma'asallam

Mata da yara a kan babur toh kaman dai yada muka sani ne cewa a qasar hausawa mata ba su cika hawan babur ba ba ma sa hawa kusan za a ce, saida ka gan yare ko qabila su ne masu yin wannan su shiga cikin kasuwa a inda za ku gar, sun shiga cikin kasuwa ko wani wuri inda su kan san cewa za su je, misali su yi siyaya in suka yi siyaya kuma su koma inda su ka fito ba tare da wani abu ba kuma ba tare da sun hau abun hawa na haya ba toh ama a qasar qabilu ko garuruwan su sai ka gan cewa mata da dama suna hawan babur su tuka da kan su su je duk inda ya kamata su je wurare da dama, ba tare da an kalle su ba ko ana nuna su ama mu nan, qasar hausa sai ka gan mace ta tuka machine ana bin ta da ido ana nuna ta sai a gan kaman wani sabon abu ne a gan kaman wani sabon abu ne ko kauyanci ko be kamata ba, be dace ba wanda ake ganin kaman maza kadai ya kamata toh shima abu ne mai kyau mata su hau su tuka da kan su wanda su na ma iya hawa da yaran su su je, inda su ke so, ba tare da sun yi cudanya da maza ba ama a irin wanan lokaci da muke ciki sai ka samu so da dama idan mace ta hau machine sai ka gan mai machine ya fige ta da gudu, wanda hakan be be kamata ba be kamata a ce hakan na kasancewa ba saboda ko ba komai ita mace ne, bai dace ace hakan na kasancewa a tattare da ita ba wannan kenan

Mata a cikin kicin A cikin madafa Tana girki Toh a jikin hoton nan kamar yadda muka gani Mace ce tana aiki a madafa A inda da hura wuta Da itace da ɗora tukunya Sannan wannan kabewa ce ta ke Ferewa Ta yi aiki da ita Toh dama, shi irin wannan Mata da dama su kan yi aiki Tuƙuru Domin su samarwa da iyalin su da abin da za su ci Wanda zasu ci su ƙoshi Ya kan kasance a lokacin da mace take girki Tana natsuwa Ta na natsuwa Ta mai da hankali, domin kada girkin ta ya samu matsala Sannan in muka lura A cikin madafan, babu wani abun... Abun ƙazanta Kuma ita ma matar Ba za mu kalle ta mu ce akwai ƙazanta a tattare da ita ba Duk wannan na kasancewa ne domin Kada ta yi girki A samu matsala Girkin ta ya samu matsala bai ciyu ba <inaudible> Haka ya ke kasancewa a ko da yaushe Ma'ana, duk wanda da ta san yanayin girki Ta san yanayin girki Halar rayuwa Ba za ta yadda cewa Girkin ta ya samu matsala ba Tana ƙoƙari ta ga ta alkinta shi Ta gyara, domin a ci, a fita kunya, a gode Toh ya kasance wannan Wannan hoto da muke gani, na matan nan Kabewa ce, tana fere ta Wataƙila tuwo za ta yi Ko wani abu dai, gashi nan dai za ta yi Ta dai ɗora tukunyanta A kan wuta, ta kunna itace A inda zamu ga cewa wasu wuraren, ba da ice su ke aiki ba Su kan kunna abun aikin su, wato gas.

yauwa nan mace ne matace ta duka tana gaida mai gidan ta to kamar yanda muka sani ne a kasar hausa mata ba dabi'ar su bane ko kuma ince bahalin su bane durkusa ma mai gida a gaishe shi basayi domin hausawa suna ganin cewa kamar abune marar kyau ko kuma mijin zai raina ta zai iya kawo raini a tsakanin su ta durkusa ta gaishe shi wanda kuma basu san cewa ba haka bane abune wanda yake da matukar amfani yana da kyau mace ta durkusa ta gaida mijinta ta bashi girma ta girmama shi duk yana da kyau kuma yana daga cikin abinda zai sa miji ya kara kaunar matarshi da kyau da kyau to anan dai kamar yanda muka gani macece ta durkusa har kasa tana neman lada tana gida mai gidanta wannan gasuwa da muka gani tayi mafi yawancin irin gaisuwar nan tafi kasancewa ne a tattare da yare na yarabawa ibo a nufe da dai sauran su ah misali kuma wannan abun ya taso ne abinda ya kamata shine ya kamata ace hausawan mu sune sukeyin wannan to amma me sai suka saki kabilu suka kama amma sau tari zakaga cewa in mace ta durkusa tayi ma mijinta abu ta gaishe shi cikin girmama shi tana dukawa sai ace ai batai dai dai ba zai raina ta raini zai shiga tsakani za'ai kaza za'ai kaza wasu na har su kana zuga ta wanda su basu sani ba cewa abune mai kyau yana dai dai ne tayi hakan to nan dai gashi kabilu sun dauka wannan kenan abinda ya kamata mu sani kenan

Patauci, ko kuma ince kasuwanci a cikin kwale kwale na ruwa macece ke kasuwanci tana saide saiden ta a cikin kwale kwale nan ta dogara da kanta bata zauna bata zauna sai an kawo mata ba bata zauna sai miji ya fita ya nemo ya bata ba kuma daga gani kabila ce ba bahaushiya bace ta fita ta nema don ta ciyar da iyalan ta ta kyautata masu to amma hausawa fa ba kowace mace bace take fita taje tayi kasuwanci don ta taimaki gidanta wata ma tana da su amma sai taga cewa bai kamata mijin nata ba shiya kamata ko yaushe ya kawo mata to wannan dai gashi mace ce ta fita kuma fitar ma a kwale kwale, a kwale kwale take nata kasuwancin gashi nan kamar yanda muka gani a jikin wannan hoto robobi ne take sayarwa su take kasuwanci akai su take saidawa domin ta samu iya nata ta samu wanda zata taimakama gidan ta ta samu wanda zata saida suci abinci kuma irin wannan kasuwancin mutane da dama suna fita suyi amma wannan nata da banne domin ita kaga a cikin kwale kwale takeyi a cikin kwale kwale cikin ruwa take yin nata.

mata masu fere uhmm me yake da suna rogo kamar dai har kullin yadda muka sani cewa rogo wani kayan abinci ne nau'i ne na abinci da mutane keci domin magance yunwa to a wannan hoto da zamu gani mata ne suka taru suna fere bayan rogon zasu dafa rogon shi kuma bayan nashi da suka cire wato bawon kenan zasu sarrafa shi suyi wani abincin dashi suyi wani abincin dashi kamar yanda muka gani shima bawon ba zubarwa zasuyi ba ba zubarwa zasuyi ba zasu taimaka suyi wani abun dashi wanda zai kawo masu kudi wanda zai kawo masu dukiya kuma zai taimake su to kamar yanda dai muka gani ga rogon nan da yawa rogo ana sarrafa shi ta hanyoyi da dama wasu suyi garin shi wsu su nayin tuwon shi wasu suna yin dan sululu a nikashi wasu suna yin abubuwa dai da dama da akeyi da rogo to kunga kenan cewa shima rogo wani nau'i ne na abinci mai amfani kuma mai kyau wanda zai magance ma mutane yunwa ya taimake su kuma kuma abune da yana da dadi za'a iya sayarwa mutane su ringa saya suyi amfani da abinsu ko ka saya kayi amfani dashi wannan kenan

Watau shi wannan ana nufin shuwagabanni ƴan ƙungiya ƴan fada ƴan fadan sarki to su wa'innan mutane su mutane ne da suke zama a ɓarayin sarki kuma yi wannan um wannan al'ada nasu ya fito ne ta wannan ɓangaren Ibo Yarbawa ƴan ƙabila ƙabila su ke wannan shigan su ke wannan taron? zasu zo in za a ayi wani taro na musamman lokacin gaida sarki lokacin taro Mai mahimmanci suna zuwa a mimmiƙa gaisuwa ayi abubuwa da dama wannan shine sannan su wa'innan ƴan fadan ƴan fadan suna zuwa ne a duk lokacin da wani abu ya taso na um ɓarayin sarki su zo su miƙa gaisuwa ayi kiɗe kiɗe ayi rawa ayi nishaɗi ayi komai da komai watau ana nufin a duk lokacin da sarki ya fito in sarki ya fito su suke fitowa su nuna bajinta suyi mai kirari su gaishe shi daga nan ne suma mutane su ma mutane a nan ne zazu koyi cewa sarkin mu ne shugaban mu ne yana da kyau mu ma mu girmama shi ƴan ƙungiyan Ibo ƙabilar Ibo Suna duƙawa har ƙasa su gaida shuwagabannin su kusan ma dai za a ce hausawa ne su basu cika irin wannan ba basa yin wannan duƙe na gaisuwan basa yin shi to dai a lokacin da duk irin haka ta taso Na wani irin taro haka duk suna zuwasu girmama nasu shugaban suyi gaisuwa irin wanda ya kamata wanda ya dace ace sunyi hausawa ne dai basa yin wannan. Hausawa gaisuwan tsaye suke yi sannan ba koda yaushe ma suke zuwa

Yanda ake shirya ƙauyuka yanda ƙauyuka suke shi ƙauye wuri ne da mutane suke jin daɗin zaman wurin mutane na jin daɗin rayuwa a wurin a koda yaushe kaga mutane a ƙauye zaka yi tunanin cewa ba zaman jin daɗi suke yi ba basa rayuwan jin daɗi a wurin sai dai su sun sani cewa suna rayuwa a ƙauye ta jin daɗin rayuwa jin daɗi suna rayuwan jin daɗi yanda ya kamata mu mutane ne sai a rinƙa ganin rayuwan ƙasƙanci suke yi ba sa jin daɗin rayuwan wanda ba haka bane ƙauye wuri ne mai daɗi wuri ne wanda kowa ke jin daɗin rayuwansa wuri ne inda suke rayuwa ba hayaniya ba um faɗace faɗace rayuwar ƙauye gaskiya tana da daɗi? sannan ƙauye duk inda aka so tsara shi duk inda aka so tsara shi muce an zauna a ƙauye za a zauna kaga ƴar bukka a nan ƴar bukka nan ɗan wuri can wuri can to duk rayuwa ce wanda mutane suke jin daɗin zaman shi? rayuwan ƙauye akwai daɗi rayuwa ce ta jin daɗi da mutane ke zaune lafiya suna zaune lafiya akasin mu na birni na birni wanda ba koda yaushe bane rayuwan su yake cikin farin ciki take cikin annashuwa amma su ƙauye duk yanda ƙuntatar auye ta kai zaka ga suna jin daɗin rayuwann wurin rayuwan ƙauye akwai daɗi rayuwa ce ta jin daɗi wanda ya kamata mutane su ɗauki ƙauye da mahimmanci wani ma yanzu idan an ce ya tafi ƙauyen su zai ga kaman cewa an wulaƙanta shi ne yaje rayuwan ƙauye bai san kowa asalin shi ƙauye asalin shi ƙauye kowa asalin shi ya riga ya sani cewa ƙauye ne amma mutane wasu wasu da dama basu fahimci haka ba basu gane cewa rayuwan ƙauye ne su ƴan ƙauye ne basu fahimci haka ba? to saboda haka yana da kyau mu gane cewa tsatson mu tsatson mu ƙauye ne tsatson mu ƙauye ne kuma kowa daga nan ya fito kuma kowa anan ya taso ya kamata mutane su san Sannan kuma kowa ya kamata ya riƙe ƙauyensu a rinƙa kai ziyara kala kala mutun ya rinƙa ziyartar ƙauyensu yana da kyau ko ba komai kaima ƴaƴan ka zasu so suyi maka

Watau shi wannan hoto wannan video da ake aka nuna mana ana nufin ka tashi a bacci in ka tashi yaya zaka kasance abubuwan da mutum yake yi na kullum a rayuwar shi watau shi mutum a lokacin da ya tashi a bacci zai ji in ya wanke baki za ka nemi abincin da zaka sawa ma sannan ka fara tunanin abubuwan da ya kamata da za a ce kayi na ranan a lokacin da ka tashi shin tunanin da rana me zaka yi suna ƙaunar kasancewa wani ma bai iya ma zama haka ba tare da ya sha su ba sannan bayan haka zai ɗauko abunda ya saba yi a kullum sannan bayan wasu ƴan lokuta kaman zuwa goma da rabi dai haka yana son irin ya nemi abu mai daɗi kamar irin su sancks haka yana son su duk zai yi rayuwa da su zai ci mutum ne wanda bai damu da wasu abubuwa na rayuwan wahala a'a ba haka ba.

Assalamu alaikum barkanmu da yammanci zanyi bayani kan hanyoyin da akebi wajen wajen keɓance wanda ake zarginsu da wani cutanda zai iyya yaɗawa jama’a. Ko hanyan da za’abi wajen yaɗuwar cuta a tsakanin al’umma. Abu na farko dai shine a yawaita wanke hannu da sabulu bayan anwanke a rinƙa gogewa a tsaftataccen ko gogaggen wuri. A rinkashan ruwa isasshe saboda kar a rinka samun karancin ruwa a cikin jiki. A rinka amfani da sabulun da zai wanke kwayoyin cuta daga hannun mutun a rinka yawaita wanke hannu. Bayan wanna kuma akwai tazara tsakanin mutun da ɗan uwanshi, baya ga haka a rinka barin kofofi da wuduna iska ya rinka shiga da fita kada ya zamana numfashi na cunkusuwa guri ɗaya I rinka samun iska yana ratsawa a tsakani. A kiyayi gaisawa hannu da hannu sabida akwai cututtukan da daga zuwa hannu zai iyya raɓan jama’a. sannan abu na ƙarshe kuma mafi mahimmanci aguji taruwan jama’a a guri ɗaya. A guji abinda zaisa jama’a su taru, cututtuka da yawa zasu yaɗu a cikin al’umma. Nagode

Watau yanda zamu yi? yanda za a yi ta ci kuɗin nan ta ci kuɗin nan in ka ci in ka ci kuɗinnan ka ci kuɗinnan to dole wata rana abun ba daɗi zai yi maka ba daidai ba zaka ji ba daɗi kaji ba daɗi dole zaka nemi mafita a kan cewa bari ka nemi yadda zaka yi wata rana don ka samu ka samu kuɗin nan / in ka samu kuɗin nan kuwa ai duk yanda zaka yi ka tattala su duk zaka yi domin yanda zaka tattala kuɗin nan shine kai su banki nan ne kawai zaka ga cewa ka tattala kuɗin ka ba tare da kana ta cin su ba kana watsar da su a banza to bai kamata ba bai kamata ba shine yake bayani akan duk yadda zaka yi ka tattala kuɗin ka

To a lokacin da? yaro an ɗau ko shi anyi suna an yi waye kaman hausa su suna yin suna ayi shagulgula anan duk saboda zuwan ɗa haka suma yarbawa duk suna yin wannan kiristoci suma suna idan sun haihu za ga yadda ka san biki saboda murnan zuwan yaro an haifo ɗa za ayi wannan za ayi wannan za ayi taro ayi rawa kaman za ayi taron biki za ayi shagali a ɗaɗɗauki hotuna kaman dai yadda kuka ga domin a tuna anyi biki anyi shagali duk saboda zuwa ɗa? in ma yaron yana da wasu ƴan uwa yana da ƙannai to haka suma za a taru ai ta ma ɗan wasa yadda kasan ya iya in ya ɗan yi wayo ya tasa in yaron ya ɗan yi wayo ya tasa shima nan haka za a sa ɗin za a sa ɗin a sa shi a tsakiya a nai mai wasa ana yin guɗa ana yin kirari hausaw kenan su ke yin haka amma su kiristoci da ɗan da maman da uban da ɗan haka za a tsaya da abokanai ayi ta yi baban zai gayyato abokanan shi ita ma uwar zata gayyato ƴan uwanta da abokanta duk ta gayyato azo ayi wasu ma har wuri suke kamawa kuma duk ba don komai ba saboda shagalin zuwan ɗa murnan an kawo ɗa duniya duk saboda shi ake yin wannan to wannan shi ake kira da murnan zuwan yaro murnan zuwan yawo kenan a inda ake shagali ayi bukukuwa ayi komai da komai duk murna ce murna ce da ake yi tsakanin ƴan uwan mata da kuma ƴan uwan baba duk saboda dai an kawo ɗa duniya an haihu ayi rawa ayi murna ayi shagali ayi suna a yanka rago ayi komai da komai har ɗan nan ya fara wayau

um wato a nan abun da ake magana ana magana akan yanda za'ayi ajiye kuɗi da yanda ake kula dasu sannan abubuwan da yakamata mu dinga yi na farko dai mutum yana iya akwai matsaloli na rayuwa wanda mutum idan matsalan ta same shi zai samu a ciki yayi aiki dashi kaman biyan kudin magani makarantan yara matsala na gida harkoki dai da dama toh dole ta yanda ka ajiye kudi watarana zaka yi zakayi amfani dasu zakayi amfani dasu dole zaka taba zakace bari ka dauko kayi aiki da abun ka sannan matsala ta harkan gida misali abinci harkan Media duk mutunm zai iya dole sai dasu zakayi amfani kayi harkan ka na kuɗi shiyasa matsala na kula da kuɗi yana da matuƙar mahimmanci yana da amfani ana so akoda yaushe idan mutum yana neman kuɗi ace ya same su ba tare da wani matsala ba yayi aiki da abun shi so tari mutane sukan sa kudi a cikin banki domin kada su taɓa toh amma nan an kawo cewa yanda zaka kula dasu ba tare da ma cewa ka dauka ka kai banki ba ka ajiye abunka daloli ne naira ne sefa ne duk gasu nan dai duk wanda kaga dama zakayi aiki da shi toh ba dole bane sai ka kai kuɗi banki daniyyan ijiyewa matsaloli irin su ciwo ana bukatan su a gaggauce da gaggawa yakamata ace mutum ya samu wannan abu

Nan ana magana akan kula kulawa da wasu Um ma'ana kulawa da wasu kaman ace mahaifiya tana da kula da 'ya'yan ta mahaifi yana kula da 'ya'yan shi makoci yana kulawa da makocin sa harka na kasuwanci in kaga wani abu zai cutar da mutun kana kulawa dashi matsaloli da dama irin su kulawa da mutun nuna damuwan ka a kan wani yashiga cikin wani hali ka kula mai dashi ka kula dashi harka irin na um in abu ya same ka ka nuna baƙin cikin ka eh na Baƙin ciki ne in na farin ciki ne nan ma ka taya mutum farin ciki duk yana da kyau sannan duk abun da ya faru ya zama cewa kaman kai ne kaman kai abun ya kasance da kai bawani ba sannan ka ringa tunawa da cewa akwai wasu fa ba sai ka matsa ma kanka ba lallai ka matsa ma kanka ba a'a kuyi tunani akan su ko ya yake ka dan yi tunani akan wane fa yana nan akwai wane akwai wane shiyasa ko da yaushe yake da kyau yana da kyau duk halin da mutum ya shiga in yana da makusanci a kula da shi sannan hanyoyin da dama wanda ya kamata kayi um saurari mutane ka nuna damuwan ka shine kadai akwai kwatanta damuwa na biyu akwai sauraren mutun na uku akwai fahimtar halin da mutum yake ciki sannan na hudu akwai yanda zaka taya mutun sannan hanyoyin da zakayi maganin wannan akwai wanda yake kula da kai akwai wanda kuma bai damu da lamuran ka ba

hanyoyi da dama wa'enda mutun suke shagali da kuma wasanni akwai kiɗakiɗe da yara ke yi akwai wasanni da sukeyi akwai rawa akwai abubuwa da dama kaman misali en Argentina ƙasar Argentina suna iya yin rawa en uganda suna yin nasu kallar rawan haka en US ma suna yin kallar nasu kowannae da kallan nasu kallan wasanni da suke yi kuma su sun dauke shi shagali en Argentina da yanda suke yi in suka zauna suna rera abun su kuma abun yana musu daɗi suna farin ciki a kai da yanda za suyi shagali da yanda zamuyi shagali duka ba daya bane kowanne da kallan nasu kallan yanayin yanda sukeyi suna ce mishi da masu kaɗa jita da masu yi a fili dukka kowanne akwai kalan nasu akwai kallan nasu yanayin yanda sukeyi zasuyi gusha gushe za suyi kallan nasu haduwa sukeyi irin in shagalin nan ya taso zasu haɗu kowanne zai yi nashi a zaba wanda yafi iya wa en kasan nan da nasu en nan kasan da nasu yanzu nan zone ne yake yi zaiyi rawa zasu amsa duk daga US ne suke USA duk daga nan suke sai dai wasu wasanni da sukeyi kaman en spain suna yin nasu en Mexico suna yin nasu sun kaɗa jita suyi waƙe waƙe kowa da nasa al'adan da kuma en Argentina suma suyi nasu.

Wannan hoton yana nuna mana inda mutane suke parking, suke parking kekensu. Keken wannan keken, inda ake parking keke Akwai keke iri-iri. Akwai keke wanda za a na tuƙawa, akwai kuma irin wanda ana.... wanda ake hawa, mai ƙafa, wanda ana sa mishi mai a ciki. To inda suke taruwa ɗin, shi ne ake cewa tashansu. To gurin tashansu haka, yawancinsu za su taru a gurin, in mutum zai fita, sai ya je tashansu, ya je ya tare wanda zai je inda zai je, unguwan da zai je, tukunna. Kuma yawanci, a irin tashansu haka, akwai kuɗin da ak karɓa, ba wanda ake cinikinshi ba. Yawanci in ka je ka samu abin hawa haka, keke haka, already kuɗin da za ka bayar a lissafe yake, yawanci su ɗin ba sa ciniki. Amma in ka same su a kan hanya haka, yauwa! wurin za ka iya yin ciniki da su, amma yawanci in ka je tashansu, kuɗin da suke karɓa ba a tayawa, ba a tayawa, ba a cinikinshi to. Inda dais uke taruwa, shi ne ake cewa tashansu kenan. Yawanci akwai masu siyar da abinci ne, masu siyar da abin sha ne, komai da komai dai ana siyar a gurin, sabida akwai mutane, mutane su masu tuƙawa kuma mutanen da za su zo su nemi abin hawa a gurinsu. Ana su siyar da su abinci ne, su abin sha ne, har da abubuwa masu amfani a gida duka ana siyarwa a gurin.

Wannan kuma yana nuna mana tashan motoci. Nan kuma gaskiya abubuwa yana faruwa, yawanci gurin tashan motoci shi ne yawanci in mutum zai yi tafiya zai je tashan motoci, ya je ya hau motan da zai je garin da zai je. To, su ɗin ma a nan gurin siyar da abu: su abinci, su abin sha, har da masu tallan abubuwa. Yawanci a nan kuma dakwai irin su tsaraba haka, abin da za ka siya ka kai wa mutum a wani gari, duk ana siyarwa a gurin. To yawanci mutanen da suke yin zaɓen nan, in dai suna neman mutane, za su zo irin nan gurin sabida gurin yana cika da mutane sosai. Za su zo irin nan gurin, su zo su yi, su zo su yi campaign nasu, su zo su raba abin da za su raba, su gaggaya musu meye ne a gabansu, su ce a zaɓe su, wa ya muta, wa ya tashi, haka dai, haka suke yi. To yawanci a nan ma, yawanci ana iya irin su faɗa haka, za ka ga mutum ya kawo mai motanshi, wani zai ce a nan zai ajiye, wani zai ce ba a nan zai ajiye ba, haka dai da ire-irensu dai hakan yana faruwa. A misali, a ce mutum zai yi tafiya, a gari ɗaya ma za a samu, ana samun tasha ma ya kai huɗu, biyar, ya kai, waɗansu ya kai goma ma, sabida garin babba ne. Waɗansu kuma a guri ɗaya ne tashan yake gaba ɗaya. Kowane gari da kake so ka je, a guri ɗaya za ka je ka hau motan, a tashan za ka je ka hau motan garin.

Wannan yana nuna mana wani sarki ne a da da da da da da da. A da da da da da kam gaskiya yawanci sarakuna ne, sarki da kuma sarauniya, su ne yawanci su ɗin haka a rayuwan da, su in suka haifi yaransu… yawanci farkon, a misali a ce sarki ɗan shi ta farko shi ne zai sama sarkin gaba in baban nasa ya mutu. Sarki a da gaskiya suna auren mata sama da biyar, suna auren mata sosai sabida su samu yara da yawa haka, su samu yara kuma suna da bayi sosai, lokacin suna da bawa-bawa sosai lokacin, suna da kuɗi, suna da gidaje, suna da abubuwa sosai sosai. To yanayin saka kayan nasu ba wani wannan ba. Za su saka wani abu a wuyansu wanda zai nuna cewa su ɗin sarakuna ne, kuma suna da inda suke zama su, su kaɗai, gidan nasu babba da fili. Waɗansu sarakunan har yanzu ma akwai wasu garurrukan wanda suke amfani da su sarkinsu, waɗansu kuma… yawanci ma a garin gaba ɗaya dai duk sarakuna ne da su da sarauniyansu da yaransu yawanci. A tun a da ma ake amfani da su a ƙasar waje ma akwai su sarakunan sosai tun a da ma ake yayin su zamaninsu sarki da sarauniya haka.

Wannan yana nuna mana inda ake yin manja. So, nan gurin tasha, akwai inda ake yin manja, shi gaba ɗayan gurin manja ake yi. Manja mai ne wanda ake samu daga wani… daga.... bishiyanshi. Bishiyanshi za a gan shi yana da tsayi sosai, so, yawancin mutane a ƙasan inyamurai yawanci za su hau da igiya ne za su hau bishiyanshi har sama, a je, a je a ciro a je a ciro shi kwakwan man, kwakwan, kwakwan manjan, a je a cire kwakwan manja. To in an cire shi, a haka za a gan shi guda ya taru a jikin wani babban icenshi haka, za a ciro shi icen, sai a saukar da shi, icen yana da ƙaya-ƙaya a jikinshi. To in mutum zai cire kwakwan manjan, a hankali zai na cire kakwan manjan a jiki. In an cire kwakwan manjan a jiki, sai a dafa shi, za a dafa shi, in ana dafa shi, za a ga, za a ga yana tashiwa, man na tashiwa, za a ga yana tashiwa. In dafa shi mai kyau, sai a zo a sa shi a cikin turmi, a zo a daka. In aka daka, sai a zo a matse shi, a matse shi. In an matse shi, a zo a ƙara dafa shi. Kai! Yanayin yadda ake yin manja yana da wahala sosai.

Wannan kuma yana nuna mana yadda wata ma’aikaciya take amfani da kuɗin da yake… kuɗinta da yake shiga, yadda take amfani da shi, yadda yake fita kenan. Yanzu dai komai ai da lissafi ake yi. Yanzu in dai za ka ci… za ka sissiya abubuwa, dole za ka yi lissafi na kuɗin da yake shiga hannunka tukunna. Yanzu wannan yana nuna mana yadda kuɗin natan ya ke shiga, wasu mutanen su kuɗin nasu kullum suna samun kuɗin da suke ajiyewa, waɗansu kuma sai ƙarshen wata ake ba su albashi tukunna, za su samu na ajiyewa. To in dai mutum ya san lissafinshi, ya san yaushe za a biya shi, to zai zauna ya rurrubuta abubuwan da zai sa ya ciccire kuɗi gaba ɗaya, ya yi lissafinshi, sai in kuɗin ya zo mishi, sai ya ciccire wanda zai fita, zai ciccire wanda zai fita, wanda zai rage kuma, sai ya ajiye shi. In dai kana abu da lissafin haka, gaskiya za kana ganin abubuwan da kake ajiyewa zai na tafiya, sabida already ka riga ka yi lissafin komai da komai da kake kashewa. Shi ya sa yana da kyau, mutum ya rubuta abubuwan da yake buƙata a yanayin yadda yake buƙatansa. Yanzu in mutum yana buƙatan abu, abu mai muhimmanci, shi ne zai sassaka su a farko-farko, har zuwa uwa wanda bai da muhimmanci sosai. To in kuɗi ya shiga hannunsa, sai ya cire kuɗi, ya siya abubuwa masu muhimmancin sosai.

So wannan bidiyon yana nuna mana ire-iren, ire-iren kalan bikin da ake yi a ƙasar Ghana. So an nuna mana ya kai biki biki ya kai goma da ake yi. Wasu suna bauta ma wa abin, suna sana bautawa abin bautansu, ana ta rawa, bikin na wasu a wani gari ana yin shi, kowane shekara, a wasu gari ko so biyu a shekara, wa'yansu ya dangan ya danganta a kan wani kalan biki ne to. Akwai irin su sarki da su, ana yin su girki ma, akwai irin su sarki da matan sarki da kowa da kowa. Kuma a girki, wani sa’in ana girki a kai za ai ta rawa da su dododo yana fitowa yana rawa, wasu sa’iin kuma a yi amfani da, kayan gona haka. Akwai kuma wanda ake zuwa a cikin ruwa a shiga cikin kwalekwale, ana zuwa shi ma ɗin bikin shi, akwai kuma doki akwai kuma dodon da suke hawa da suke hawankan, suna hawan kan ice suna yinayin nasu bikin akwai shi kala-kala.

Yana nuna mana cewa yanda gidan kuɗi yake aiki, wato banki kenan. Mutane suna zuwa gurin su saka kuɗin, yanzu kuma ba a yayin ma bamawa mutum albashin shi a hannu yawanci ta banki ake turawa, in an turama mutum kuɗi ta banki sai su cire, to in an turama mutum kuɗi zai kalla kafin a wayan shi cewa an tura mishi kuɗi, to su kuma ‘yan bankin haka za su cire ribansu a ciki. In kuma hakan haka ya kasance da yawa, da yawa da yawa to shi ne yawanci banki in kostomomin su na da yawa to suna samun riba sosai a ciki haka, saboda in anyi lissafin ƙananan kuɗin ƙananan kuɗin a hakan in anyi lissafin shi ze zama da yawa, to shi ne ribansu kenen. Kuma yanzuma in mutum yana zaune a gida ya so ya turama mutum kuɗi, shima akwai kuɗin da ake cire wa na banki kenan, shi ne na bankin kenan, in aka tara shi to ze zama mishi riba, haka in aka harharɗa aka harhaɗa duk zai zamo riban su kenen. To mutane, mutum in ze je cire kuɗi da yawa haka to yawanci sai cikin banki ne ake zuwa, suma in dai akwai mutane da suke da kuɗi da yawa, da yawa a cikin bankin su to ze ƙara musu ƙarfin gwiwan bankin kenen, ze zammato cewa su suna samun riba da yawa kenen sabida akwai kuɗi da yawa a gurinsu.

To wannan videon yana nuna mana cewa, Atiku, Atiku Abubakar, faɗan da yake tsakanin Atiku Abubakar da Bola Ahmed Tinubu. Shi Atiku Abubakar ɗin ya taɓa yin hannun daman shugaban ƙasa a da, to tun lokacin yana nema ya zama shugaban ƙasa, amma bai samu ya yi ba. To shi ne sai yake jarida a kan shugaban ƙasan yanzu, shi sunanshi, mai suna Bola Ahmed Tinubu. Sai suke jarida a kanshi, jaridan… sai suke jarida a kan shi, a kan shi, a kan ha’inci, a kan ha’inci. Kuma shi ma Atikun shi ma kwanaki dai a da matarshi ma an san an… akwai wani jarida da ya fito a kanta na ha’incin da ta yi. To shi ne su yanzu su tsakaninsu suna faɗa, yake magana a kan cewa, don yanzu abubuwa yanzu yadda suka yi, kuɗin abubuwa yanzu sun ƙaru sosai, shi ne yake ba wa Bola Ahmed Tinubu laifin, sabida ya kai, ya kai shekara shida yanzun, yana neman shugaban ƙasa. To sabida bai samu ba, shi ya sa yake jin baƙin cikin Bola Ahmed Tinubu,, yake sake jaridan da ba gaskiya… da na gaskiya da na ƙarya duka, ya haɗa yake sakewa a kanshi game da ha’inci da yake faruwa a ƙasar Nigeria.

Ok. Wannan videon yana nuna mana cewa, yanda dai mutum zai kashe kuɗinshi kuma da lissafi. Ai yanzu lissafi ake yi komai, in dai za ka yi kashe kuɗi, in dai za ka ajiye wanda za kana tarawa, shi ma daban ne. Kuma akwai wasu abubuwan da ake yi ta hanyan… wasu abubuwan da dole sai mutum ya yi da kuɗi, ba dai ka ce ba za ka yi shi ba, irin abubuwan da yau da gobe ana cikin siya, irin su, irin su biyan kuɗin asibiti, su biyan kuɗin wuta, su biyan kuɗin ruwa, su ba da kuɗin gida, irin ƙananan ire-iren waɗannan abubuwan duk yana sa kuɗi ya tafi. Amma in mutum ya zauna, ya yi lissafi da kuɗinshi, zai iya cire wanda zai ajiye, zai yi lissafi kuma ya cire wanda ba zai na amfani da shi a yau da gobe ɗin. in mutum ya zauna zai fara lissafi, ya ciccire, ai abubuwan da ake kashewa kullum yana canjuwa ne, amma zai ciccire shi da ɗaiɗaya, zai yi budget nashi, ya ciccire shi da ɗaiɗaya, ya yi lissafinshi shi daban. Zai yi lissafi kuma kuɗin nashin da yake shiga, kuɗin da yake shiga gurinshi, in ya san kuɗin da yake shiga gurinshi, sannan shi ne zai iya san wanda zai na cirewa na kashe-kashe kuma ya san wanda zai na cirewa, wanda zai na ajewa.

Wannan videon yana nuna mana yadda ake kula da mutum. In mutum ya kula da kai, sai ka kula da shi. A misali ai akwai yadda ake kula da mutum ta hanya kala-kala. A misali in ka ga mutum tsoho zai tsallaka kwalta,, za ka iya, ka taimaka, ka tsallakar da shi. In ka ga mutum ya riƙe wani abu ,ai nauyi, zaka iya riƙe mishi, ka taya shi riƙewa, ko ka karɓa, ka riƙe masa. In mutum ya nuna maka cewa yana cikin damuwa, sai ka nemi hanyan da za ka iya rage damuwansa. In mutum yana son ya ba ka, in mutum yana son ya gaya maka matsalolin rayuwanshi, zai yiwu ya gaya maka, sai ka ba shi shawara mai kyau game da rayuwanshi. In mutum ya nemi abu a hannunka, in kana da shi za ka iya ba shi. Akwai hanya kala-kala da za ka iya taimaka wa mutum, in dai kana da abu, mutum ba ya da shi, za ka iya raba naka guda biyu ka ba sa, yana nuna cewa ka kula da shi kenan. In mutum ya ce yana so, akwai abin da bai gane ba, za ka iya zauna da shi ka mishi bayani. In mutum ya nuna maka ga tsarin abubuwan game da shi, za ka taya shi farin ciki, ka nuna mishi ka damu da shi. Haka, haka da ire-irensu dai ka nuna cewa ka damu da mutum. Kuma ta fannin haka, mutum ma zai damu da kai, shi ne hakan yake da kyau.

Wannan videon yana nuna mana yadda ake… yadda ake yin waƙa, ake fitar da waƙa da abu iri-iri da abubuwa iri-iri dai da ke tare da mu. Yanzu akwai abubuwan da yake in an bubbuga su yana kawo, yana kawo kiɗa, da za a iya yin waƙa a kai. Yanzu wannan videon dai ya nuna mana mutane a… an nuna mana mutane gaba ɗaya a duniya, like an nuna mana mutane kala-kala, wanda suke waƙa, suna waƙa, suna faɗa kuma suna… suna bubbuga abubuwan nasu. Wannan akwai mutane na farar… akwai farar fata, akwai baƙin fata, duka akwai, ya nuna mana yadda suke yin kiɗa. Kuma akwai abubuwa kala-kalan da suka yi amfani da shi. Kiɗan nan komai… ko ma me ana iya kiɗa da shi, in dai akwai sautin, wannan sautin shi ne za a zamar da shi ya zama waƙa kenan, za a saka sauti iri-iri a ciki da wanda yara suka yi da wanda manya suka yi, duka, a sa sauti iri-iri. Duk abin da, ko ma ka buga, sautinshi daban yake fita a kunne, to shi ne duk aka harhaɗa sauti kala-kala, suke ta waƙa a kai, kowa an haɗa na garurruka, na ƙasa da yawa, shi ne ya fito da… ya fito da waƙa haka.

Wannan videon yana nuna mana wani bukin da wani babba ya yi mai sunanshi Seun Johnson. To, shi babba ne, irin ɗan babban nan, irin nan mai kuɗi ne haka. To shi ne ya gayyaci mutane, suka zo, suka… suka taya shi murnar ranar bukin nan, aka zo, aka yi ci, aka yi sha, aka yi marmari, aka yi rawa, su har da su waste-watsen kuɗi, so. Daga kallon bukin nan na… an kashe mishi kuɗi sosai sabida yanayin abubuwan da suke yi, girkin nasu ma, kai ne za ka ɗiba abincin da kanka, yawanci manyan mutane dai haka, su in za su yi buki haka, suna gayyaci mutane, jarumi, jarumai ana gayyatansu, mawaƙi duk ana gayyatansu ci da sha yana nan da yawa, kowa zai zo ya yi rawa, ya yi farn ciki, ya taya wanda yake yin buki murna, ya taya shi murna, ya taya shi murna, ya taya shi farin ciki. So, haka dai ake yin bukin na manya, komai dai akwai a wadace, ba abin da za a nema a rasa. To a haka dai aka yita waste-watsen kuɗi, so. Aka yi ta waste-watsen kuɗi, so gaba ɗaya aka sa abin kiɗa, aka yi ta kiɗa, aka yi ta rawa, akwai mawaƙi ma, yana ta waƙa, ana ta farin ciki, ana jin daɗi. To haka ne abin ya faru. Haka aka yi a cikin videon nan.

Wannan videon yana nuna mana yadda ake yin B.I.Y. Yana nuna mana yadda ake canja wani abu, yadda yake yi ya zama wani abu na daban, ko kuwa yadda ake yin amfani da abubuwan gida haka ya zama kamar abubuwan amfani. Wani abin ana amfani da shi ta hanyan… ta fannoni… fannin a zamar da shi ta wani fanni. Yanzu dai daga wannan videon dai mun ga cewa, yadda aka zamar da riga-wando, aka zamar da wando-riga, aka zamar da skirt ya zama riga dai abu ire-irensu haka dai. Yanzu kana da wani riga haka, wanda kana gani sawa a rigan ya takura maka, akwai dai yadda… akwai yadda za ka iya yanka shi, ka zamar da shi kamar skirt ko kamar wando, ana iya zamar da shi haka. In ka kula, irin waɗannan abubuwan, ba abubuwa masu wahala ba ne, kawai dai in ka kalli yanayin yadda ake yankawa, shi ne kai ma za ka yanka naka, ka zamar da shi yadda kake so. Ire-iren wannan abin ma kana zaune a gida, ba ka buƙatan wani abubuwa, amma za ka zauna, kawai in ka yanka shi, ka ɗan ɗinke shi, shi kenan, ka zamar da… ka canja abin, ka canja abin nakan zuwa abin da kake so. Ire-iren waɗannan dai ba su da wahala, gaba ɗaya ana yin su. In ka zauna, da kanka za ka iya yin abinka, ba wani wahala sosai. To shi ne abin, in za ka yi shi, kai da kanka ne za ka zauna, ka yi shi, kawai za ka gane inda za ka yanka, za ka gane inda za ka haɗa.

Wannan videon yana nuna mana, abubuwa ire-iren da za ka iya yin shi bayan lokacin aikinka. Wasu mutane suna zuwa aikinsu daga safe, kaman a misali ƙarfe bakwai, sai su tashi kaman ƙarfe huɗu ko ƙarfe biyar. To akwai wasu abubuwa, wasu ire-iren abubuwan da za ka iya yi, in ka dawo daga aiki, wasu mutane za su je su yi exercise na su, su ɗan miƙe gwiwoyinsu, wasu mutane za su je su buga wasa, yawanci dai maza in suka dawo daga aiki haka, yawancinsu suna zuwa su yi… suna zuwa su yi kallo su yi kallo bal. Wasu mutane kuma suna fita, irin za su fita, fitan yamman nan, su je su zauna a wani wuri haka, su ci abinci a waje haka, sai su zauna suna jin daɗin… suna jin daɗin unguwan da suke ciki. Waɗansu mutane kuma za su zauna suna danne-danne a waya, waɗansu mutane kuma za su zauna, suna kallo a kan television, suna kallo a gurin. Mutane… kowa dai da yaayin abubuwan da yake yi bayan lokacin aikinshi, waɗansu mutane kuma za su kwanta, za su huta ko su yi barci, kowa dai da abin da ya gane da shi. Amma yana da kyau, in mutum ya dawo daga aiki, ya fita exercise, sannan ya je ya huta, sai ya sha isasshen ruwa, sabida aikin gajiya haka.

Wannan videon yana nuna mana cewa yadda mutum, misali ya dawo daga aiki haka, ko kuwa da yamma haka, mutum yana so ya kwanta, ya huta, ya samu barci mai kyau, ko mutum ya zo, ya watsa ruwa, to in ya watsa ruwa, irin ruwa mai ɗumi haka, sai ya watsa ruwa, ya shafa mai, mai masu laushi, masu laushi a fata, ya ɗan rufe, ya ɗan rufe labulensa, ya rufe ƙofansa da wundonsa, ya kunna candle, ya sa ko in… in lokacin, yanayin lokacin akwai sanyi, ya ajiye bargo, ya sa kowani shayi haka mai ɗumi, wanda zai ɗumama shi haka, ya sa kallo a gaba, ya kwanta, ya rufe jikinshi haka, ya irin… ya dafa.. ya sa har da su kayan ci ƙanana ƙananan kayan ci haka, irin su cake, su biscuits su haka, ya ajiye shi, sai ya kwanta, yana shan shayinshi, yana kallonshi, yana hutawa abinshi. Irin mutum yana so ya huta, haka zai yi, ko kuwa mutum ya fita, ya je inda za a danne mishi gaba ɗayan jikinshi, a ɗan daddanne mishi naman jikinshi da su ƙashusshuka haka.

Wannan yana nuna mana yanda irin masoyi guda biyu, abubuwan da suke yi da dama da yake ba mutum dariya yake ba mutum sha’awa haka, wasu mutane suna rawa tare ne, wasu mutane suna shagwaɓa tare ne, abubuwan dai da zai burge mutum haka, yasa shi yana jin kaman shi ne da haka, wasu mutane kuma suna waka tare ne suna ma’amala suna wasa dariyan su in suka rungumi juna ko kuma suna abin so haka, hakan iri ko kuwa wani ya siyarwa wani kyauta haka da beyi tsammani ba, abubuwa dai da dama wanda ze sa ya burge junansu, yasa su ji suna son junansu suna burge junansu sosai dai haka, suna shagwaɓa suna son juna dai haka, suna rawa irin ko suna waƙa haka, ko kuwa suna fita suna siyayyansu haka da damansu dai. To ire-iren irin abu haka in dai har kana son mutum kana mishi biyayya kana kyautata mishi, kana yin duk abinda ya so, irin abubuwa haka, haka, zai ƙara sa zaman naku ya dashi ya zauna mai kyau, kuma ba wani damuwa, kuma zaku na fadama junanku gaskiya, akwai yarda a tsakaninku, irin gaskiya akwai yarda tsakanin ku, akwai yarda ba rashin gaskiya, akwai gaskiya.

Wannan videon yana nuna mana cewa akwai gidaje iri-iri, akwai ginin gida kala-kala. So akwai gida wanda shi haka a mota yake, haka gidan yake, a mota yake. Akwai kuma za ka gani wani ana ce mishi shi castle, za ka gan shi ginin kawai kaman an saka, an saka block-block ne kawai a gurin, za a gina shi kaman gidan sarakuna na da da da da ɗin nan. Akwai wani gida kuma za ka gan shi babba ne da shi. Akwai wani gida kuma na wanda mutum ɗaya zai zauna, irin ba bene ba ne, normal ɗin gida ne haka. Akwai kuma gidan da shi benen ta waje ne, za ka gan shi kuma hawa biyu ne. Akwai gida dai iri iri iri, a kan wanda kake so ne za ka zauna. Akwai kuma wanda shi kawai za a sassaka itatuwa busasshe, busasshe a sassaka shi, a gyaggyara shi a yayyanka shi, shi ne zai zama gida. Akwai su iri-iri, kala-kala, kala-kala dai, akwai wanda mutum ɗaya ne zai zauna, akwai wanda mutum biyu ne, akwai wanda mutane uku ne, akwai wanda mutane huɗu ne, akwai wanda mutane biyar ne, akwai wanda mutane shida ne, akwai wanda mutane bakwai ne, akwai wanda mutane takwas ne za su zauna.

Wannan videon yana nuna mana a kan cewa moƙota iri-iri wanda mutum yake tare da shi. Maƙota, moƙota shi ne wanda gidansa na kusa da gidanka shi ne maƙota. To akwai maƙota iri-iri, awai wasu, wasu maƙota wanda ko abu dai yana faruwa a gidanka, nasu sai dai su zo, su kalla ne, ba za su sa baki ba. Wasu maƙota kuma in dai abu na faruwa a gidanka, za su zo, su kuma sai su yi ta sa wuta a kai, su yi ta ce maka, ka ƙara, ka ƙara, ka ƙara. Wasu maƙotan kuma, su za su zo, su ba ka shawara, su ce maka wannan abin mai kyau ne, wannan abin mara kyau ne. Wasu maƙota kuma za su zo, su yi gulma, su zo, su kalla abin da yake faruwa a gidanka, su kai wani gida. Wasu kuma za su zo kawai don kwaɗayi, su zo, su ci abincinka sai su tafi. Wasu maƙotan kuma za su zo, suna kawo maka abubuwa. Akwai maƙota iri-iri dai, in dai kana zaune a gida, yawanci a gidan haya ne ake samun wasu maƙota ire-iren nan. Za ka kalli dai kowa da halinshi: wasu suna da rowa, wasu masu ƙarya, wasu masu zuga mutum, wasu masu sa mutum ya shiga cikin matsala. Akwai su iri-iri dai, wasu kuma suna taimaka ma mutum sosai, wasun ba ruwansu.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

Wannan yana nuna mana cewa, ire-iren ayyukan da yake gida da mutum zai iya yi haka, akwai ayyuka irin su wanke-wanke, so irin ka wanke kwano in ka ci abinci, ai kwanon zai yi datti, shi ne in ka wanke kwano kenan, irin su wanke, shi ne in mutum ya saka kayanshi ya yi datti, shi ne zai zo, ya wanke shi ko da omo ko da sabulu. Wasu mutane sau biyu suke wanki, wasu kuma sau uku suke wanki, wasu kuma sau ɗaya suke wani, a wanke shi, a shanya shi. Kuma akwai mopping, mopping irin ka yi goge-goge, ka goge gidanka in ya yi datti haka. Kuma akwai shara, shara shi ne ka ɗauki tsintsiya, irin ka share wuri. Yawanci dai in mutane suka tashi da safe, za su fara shara, in sun shar ko ina da ko ina, sai su goge ko ina da ko ina, sannan sai su je su yi wanke-wankensu, in suka yiwanke-wankensu sai su zo, su yi wanka, in suka yi wanka kuma, kayan da suka cire, su je su wanke. Wasu mutanen suna wanki da hannu, wasu mutanen suna wanki da inji, ya danganta dai tsakanin mutane. Sannan kuma akwai guga, wasu mutane sun agoge kayansu, in dai kayan nasu ya zama squeezing haka, za su ɗauki kayan, su goge shi. Haka dai akwai ire-iren aiki sosai: akwai irin su goge-goge, irin ka goge cupboard naka, ka goge su kitchen su, su waye, waye, duk akwai, ana yi.

Wannan yana nuna mana abubuwa iri-iri da ake hawa, a yitafiya da shi: akwai keke, wanda tuƙa shi ake yi. Keken ma kala biyu ne: akwai wanda za ka tuƙa shi, akwai kuma wanda za ka jona shi da wuta, in ya cika, sai ka ɗauka, ka fita da shi.. Kuma akwai keke wanda shi za ka hau ne, shi kuma mai ake sawa, amma mai mai ɗin nan kuma shi mai ƙafa biyu ne. Mai mai ɗin nan kuma yanzu akwai shi, wanda ana charging nashi, in an… in an yi charging nashi, ba tare da an sa mai ba, za a iya amfani da shi. Akwai kuma Napep kuma, shi kuma mai ƙafa uku ne, shi ma ana charging nashi, shi ma mai ake sawa dai. Sai akwai mota, mota kuma mai ƙafa huɗu, shi ma mai ake sawa, amma yanzu ma akwai mota wanda shi… charging ake yi akwai wanda kuma solar ne, za a sa shi a rana, sai kuma ƙarfin da rana zai karɓa daga rana da shi zai yi ta tafiya. Akwai jirgin sama, akwai jirgin ƙasa, jirgin ƙasa ma ana tafiya da shi. Jirgin sama kuma shi ma… shi ne wandaya fi sauri ma a cikin dukansu. Shi ma mutum yana hawa, yana tafiya da shi. In mutum zai tafi haka, irin ziyara haka, akwai garurruka kala-kalan da zai iya zuwa.

Wannan kuma yana gaya mana cewa, ai yanzu rashin kuɗi damuwan gaba ɗayan al’umma ne. Yanzu yadda ƙasar ta zama, ba kuɗi sosai a gari, ga abubuwa kuma ya yi tsada, ai babban damuwa na al’umma gaba ɗaya ne, yau in ba wannan ba ne ya hau, wannan wani abu daban ne, gobe in ba wannan ba, wani abu daban ne, kullum dai abubuwa yana hawa. Kuma ya kamata al’umma gaba ɗaya su zo, su duba lamarin, a saukar da abubuwan da suke tsada. Ai yanzu ba ma iya abubuwa mai tsada ba, yanzu ma in mutum zai fita, in zai fita nan da nan ma, iya kuɗin ota ma da zai biya, in mutum ya zauna, ya yi tunaninshi ma, har sai ya fasa fitan ma, sabida yadda komi da komi ya ƙaru, ya ƙaru da kuɗin. Ga shi kuma kuɗi ma babu ma a gari sosai kaman da. Ai rashin kuɗi, damuwan al’umma gaba ɗaya ne, kowa ya shafi kowa, sabida abubuwan da ake siya, abubuwan da ake siya a da yanzu sun kusa ninka kansu, ko sun zama sau biyu ko sun zama sau ukunsu. Abubuwa ya yi tsada yanzu, ba kaman da ba, kawai dai da dukanmu da gwamnati za su haɗa kai, a saukar da komai da komai da yake tsada, ai al’umma gaba ɗaya za su ji daɗi, komai zai zama da sauƙi, damuwa ba wani ciwon kai.

Wannan kuma yana nuna mana a kan cewa farkon mutum, irin mutum na farko wanda mutum ya fara so. Yanzu dai kowa da yanayinshi: wasu mutane a rayuwansu mutum ɗaya ne kawai suka taɓa so, kuma ba su taɓa mantawa da shi. Farkon so ɗin gaskiya yanayin yadda yake zuwa ma mutum, mutum zai ji daɗi sosai, waɗansu mutane suna… waɗansu mutane suna zuwa soyayyan nasu, wanda suka fara so, suna zuwa su yi, su fara mu’amala, har su yi aure. Waɗansu kuma, waɗansu kuma kawai abin zai tsaya a zuciyansu. Farkon so da za ka ma mutum shi ne a cikin wanda a cikin zuciyanka ne, wanda irin ba za ka iya ga mishi ba haka, za kana jin shi a cikin zuciyanka kuma yawanci in haka ya… zai zo ya zamto cewa wanda ba za ka iya mishi magana ba ne, sai dai in ka gan shi kana cikin jin daɗi, kullum kana son kana ganin shi, kana son magana ya haɗa ka da shi amma ba za ka iya zuwa ka same shi, ka yi mishi magana ba. In hakan ya kasance, ya maka magana, kai ne ma za kana jin daɗi, in kawai ma ka gan shi ma, za kana jin daɗi, in dai yana jin daɗi, kai ma kana jin daɗi. in dai yana, in dai yana ranshi a ɓace, kai ma ranka a ɓace yake. In dai yana cikin farin ciki, kai ma kana cikin farin ciki.

Wannan kuma yana nuna mana cewa, mutum miji da ya zama baba a farko, irin an haifa mishi yaronshi a farko, to ai irin wannan yawanci mutane gaskiya waɗansu mutane dai suna jin tsoron haka don ba su taɓa yin abin ba, ba su san ya abin yake ba, abin gaskiya ba su san ya za su… wasu mutane sabida yadda suke jin tsoro ma, za ka ga har kuka suke yi ma, wasu kuma har ba sa ma iya riƙe yaron, sabida yadda suke ji, ba su taɓa jin irin shi ba, za su yi ta tunanin ya za su fara, ya za su fara, ya za su fara taimaka wa yaron, ya za su zo, su tsaya da yaron, ya yaron zai girma yana ce musu baba haka. Ai in mutum ya zama baba a farko gaskiya lamarin akwai daɗi sosai. Sai mutum yana tunani ri-iri, ya ce “a’a, har ina da yaro, har yaron zai girma, har yaron zai ce min ‘baba’, har yaron zai shiga makaranta, har yaron zai yi degree…” Akwai tunani kala-kala da zai sa mutane su ji tsoro haka. Shi ya sa yawanci mutanen da suka zama baba a farko, in suka je za su ɗauki, yaronsu, yawanci waɗansunsu ma, ba sa ma iyawa, waɗansunsu ma sai su kama kuka, waɗansu kuma bai dame su ba, ba abin da ya dame su, waɗansu kuma in sun je, za su iya ɗaukar yaron amma kuma sai jikinsu sai yana rawa haka, kowa dai da yanayin yadda yake dai, haka kowa yake, amma abin in yana da daɗi.

Wannan kuma yana nuna mana a kan cewa, abin da rayuwa, abin da duniya ya koya maka kuma da abin da ka koya a makaranta ai daban daban ne. Yanzu a makaranta abin da ake koya wa mutum, bai wuci a karanta a jikin littafi, littattafai ba. Amma a rayuwar nan kaɗai, abin da kake koya, ba a koya maka a makaranta, ba ka koya a cikin littafi, saboda akwai halin mutane iri-iri, wanda sai kai da kanka, ka yi experiencing nashi, ka kalla ko kai ne abin ya same shi ko ya samu wanda yake kusa da kai, sai ka kalla da idonka tukunna, za ka koyi abu a ciki. Waɗansu abin in an gaya maka, ba za ka iya yin tunani yadda abin yake ba, dole sai kai da kanka ya same ka tukunna. Shi ya sa, amma dai, ka koyi abu a littafi, shi ma yana da kyau, don akwai wasu abubuwan, wanda sai a littafi ne za ka koya, tukunna, ka san yadda za ka zauna da mutum, irin su hali mai kyau, su waye, waye, duk za ka koya, za ka san ma’anarsu, za ka san yanayin yadda za ka yi mu’amala da mutane. Kuma ka koyi abu, a duniya, a hannun mutane, shi kam gaskiya, babban abu ne, sabida mutum ne yake koya maka halin. In dai mutum yana kyautata maka, za ka kyautata mishi. In dai mutum kuma yana nuna maka baƙin hali, kai ma bai kamata a ce ka nuna ishibaƙin hali ba. Amma, sai ka nuna mishi cewa, kai ma ka iya baƙin halin, amma ba za ka yi ba.

To wannan yana nuna mana cewa akwai, akwai, akwai gwamnati iri-iri, akwai gwamnati iri-irin. Yanzu gwamnati shi ne wanda su suke kula da abin da yake faruwa a garinsu. So, a ƙasan gwamnati akwai mataimakinshi, akwai na hannun damanshi, akwai kuma a cikin gari, akwai irin su garurruka, ƙananan garurruka kala kala kala kala da yawa, kuma akwai mutane wanda suka a’ajiye wanda za su zama kamar bulaman garin ko sarkin garin haka. Amma duk, duka, amma duka suna da babba wanda suke bin magananshi, akwai su iri-iri. Gwamnatikuma suna da wannan, suna da, suna da hujjoji iri-iri game da su wanda za su iya yanke wa garurrukan da suke ja, ja, wanda suke jan su. Akwai abubuwa iri-iri game da gwamnati, yanzu suna da… akwai su kala-kala: akwai wanda za ka iya bayarwa, akwai wanda kuma sai ya bi ta hannun shugaban ƙasa, akwai su iri-iri dai, da yawansu. Kuma gwamnati suna da yawa, akwai su kala-kala, duk wanda kake so, za ka samu. Amma yanzu gwamnati tunda kawai akwai ha’inci ma a cikin abin nasu, kawai dai muna… muna… kawai in mutum dai ya san gwamnati yana da kyau.

Wannan yana nuna mana cewa irin in Ubangiji ya ba ka matsayi, wanda ya wuce tunanin kowa, matsayin da mutum ba zai iya kallo ba, sai dai wanda yake da ƙarfin kallo. Ubangiji yana ba mutane matsayi kala-kala, akwai wasu mutane, za ka gan su ba tare da sun yi karatu ba, amma suna da ilimi sosai, wasu mutane kuma suna da kuɗi, ba aikin gwamnati suke ba amma sai suna ba mu kuɗi ta hanyoyi iri-iri. Wasu mutane kuma sun iya rawa, haka haka haka Ubangiji ya halicce su. Mutane iri-iri da matsayin da Ubangiji ya ba su: Wasu mutane kuma iya magana, wasu mutane kuma iya kasuwanci, wasu mutane kuma iya waƙa, kowa dai da matsayin da Ubangiji ya ba shi. In wasu mutane kuma… wasu sun iya su sun iya jan mutane, wasu mutane in suka yi magana ɗaya, mutane da yawa sai su bi bayansu, su yi abin duk abin da suka ce su yi, za su yi, wasu mutane kuma, su za su iya tsaya wa mutane, mutane gaba ɗaya sai su bi su. Kowa dai da matsayin da Allah ya ba shi kuma kowa da nashi.

Wannan kuma yana nuna mana a kan ma’aikatan gwamnoni. Ma’aikatan gwamnoni su ne wanda su za su yi aiki a irin kamfanin gwamnoni, kamfanin gwamnati, kuma gwamnati ce mai… ma’ikatan gwamnati, yauwa! Gwamnati ce mai biyansu. Su kuma ma’aikatan gwamnati yawancinsu su, ai dukkansu ma sai ƙarshen wata, amma yawancinsu biyan nasu wani sa’in za a tara, kafin a biya su, ba a cika biyansu da wuri ba. Kuma waɗansunsu abin ba sa jin daɗin haka, to suna magana a kan ya kamata a ce gwamnati yana biyansu a lokacin da ya kamata kuma ya kamata a biya su kuɗin da ya kamata don akwai ha’inci a cikin aikin gwamnati ɗin nan. Za ka ga kowane ma’aikacin gwamnati haka, bai ma son wani ɗan uwanshi ya shiga aikin… wannan, ya zama…. Sabida yanayin biyansu, ba a biyansu yadda ya kamata. Shi ya sa suke magana cewa, ana biyansu duk lokacin da ya kamata, kuma kuɗin da ya kamata, wanda zai ishe su. A lokacin, in an biya su a lokacin da ya kamata, komai da za suna yi, za suna yin shi a lissafe, sabida in sun riga sun san lokacin da za a biya su kuɗi, za su san yadda za su siya abubuwa da dama.

Wannan kuma yana nuna mana cewa, farin ciki, farin ciki, in dai mutum yana so ya samu farin ciki, to shi ne yana cikin taimaka ma mutum. Yanzu in ka taimaka wa ɗan uwanka, za ka ji daɗi, zai sa ka farin ciki. A misali, a ce kana da kuɗi haka kuma ɗan uwanka ba ya da kuɗi, ya zauna, yana cikin tunani, ya yi tagumi, ranshi a ɓace yake, in dai ka ce za ka ba shi kuɗi, iya godiyanma da zai yi maka, iya farin cikin da zai nuna maka, kai ma ko kana cikin damuwa, za ka ji farin cikin har cikin ranka, sabida farin ciki, farin ciki, ainihin farin ciki, in ka taimaka wa mutum, kai ma za ka ji abin a ranka. Yanzu a misali, ko ba ka da niyyan dariya, irin dai ko ranka a ɓace yake haka, in ka kalli wanda yake cikin, cikin damuwa, ko kuwa in ka kalli mutanen da ba su da komai, amma dai suna, suna jin daɗi, suna cikin farin ciki, kai da kanka ma za ka ce, kai bari ka taimaka musu. In ka taimaka musu, ba za ka san sanda kai ma da kanka za ka ga ba ka ji nauyin komai. Abin da yake damun ka ma, za ka ji kana cikin farin ciki haka. Yana da kyau ana taimaka wa ma mutum, duk lokacin da mutum in dai mutum ya ga ɗan uwanshi na cikin damuwa, yana cikin matsala, yana cikin taimako, in ya taimaka mishi, shi ma da kanshi zai ji daɗi, zai samu farin cikin da yake so.

Wannan kuma yana nuna mana cewa yana da kyau in mutum yana yin abin da ba zai kawo mishi wani cuta ko wani damuwa ba. Yanzu a misali, in mutum zai ci abinci, sai ya wanke kwanonshi, kafin ya zuba abinci, ya wanke kwano, ya wanke cokalin da zai ci abinci. In zai ci kayan ɗanye haka, sai ya wanke abin, ya wanke wuƙa, ya yanka shi, ya wanke kwanonshi, sai ya yanka shi a ciki, sai ya ci In mutum ya saka kaya, ya yi datti, sai ya wanke kayansa, ya shanya shi, in ya bushe, ya naɗe, ya sa a cikin jaka, ya rufe. Sabida yanzu akwai cuta iri-iri, wanda idan mutum ba ya kula, ba ya tsafta, gaba ɗaya mutum zai kamu da shi Yanzu yadda akwai ƙwarin nan, su wa kyankyasan nan, su wa ya mutu ya tashi, duk suna yawo da cuta iri-iri. Yana da kyau mutum yana yin abu, yana yin shi da tsafta. In mutum yana da tsafta, cutan, ba wani cutan da zai iya damunshi sosai. Mutum ya zamto cewa, gidanshi kullum a share yake, a goge yake, ba wani datti, akwai tsafta, ya ɗan fesa turaren nan, ya ɗan yi flitting, ya saka ƙwayoyin da zai kakkashe da yake gidansa, ya yayyanke ciyawan da yake gidansa, ya gyara gidansa, gurin kayansa, gurin cin abinci, duka ya gyara, ya zamto yana da tsafta.